Ibitabo bitandukanye abana bayega mu mwaka wa kabiri basanzwe bandikiramwo mu vyo kwimenyereza bifise n'amabara atandukanye biriko n'indome, kandi ivyo bitaba bifise amabara yera ayasa n'ubururu ayasa n'ayagomba gusa n'agahama biri ku ntebe ikozwe mu biti.

Aho basanzwe babika ibitabo, kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyanzarake mu ntara ya Makamba, barafise n'aho bicara hari imeza kandi zikozwe mu biti; iyo baje gusoma, umwe wese aricara ku ntebe yiwe, agatora n'igitabo ciwe agasoma, yaheza akagisubiza aho yagikuye.

Ikibuga ciza kandi gisa neza co mu kamenge gifise utwatsi dusa n'urwatsi rutoto hakikujwe n'ibiti birebire bitanga akayaga n'amashurwe meza ari hasi abanyeshuri beshi bariko barakina umupira w'amaguru bamwe bambaye n'impuzu zitandukanye.

Abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko bamwe bambaye impuzu zisa n'ubururu wundi izera bariko barakinana ku kibuga kiri ruhande y'ishuri iryoshuri isanzwe ryubakishije amatafari kandi rikikujwe n'ibiti birebire vy'imyembe imwe iri muquer ku muruhome rwaho hashafye ibicapo vy'abantu.

Aho abana biga muvyo kwimenyereza mu mwaka wa kabiri barimusi imyaka itanu barabacatira indome zitandukanye zifise n'amabara adasa hari zitwa a n'izitwa b n'izitwa s kuko benshi barakunda gusoma amabara y'umuhondo ayagahama.

Ibicapo bitandukanye biri ku bitabo bidandazwa kw'isoko y'isumbuye yo mu mitakataka mu ntara y'a bubanza bigugwa amahera atarenga ibihumbi cumi na bibiri n'amajana ane na mirongo umunani n'atanu y'amarundi kandi benshi barakunda kubigura kuko birimwo inkuru ziryoshe.

Ibitabo bitandukanye, bakunze gusoma abanyeshuri, harimwo ibisa n'agahama, ibisa n'ubururu, ivyirabura n'ibifise n'amabara menshi; kandi barakunda kubisoma bakaronka umwimbu uhagije, kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rutana.

Ikirasi kinini kandi ciza basanzwe bakoreramwo amanama harimwo intebe zitondekesheje ku murongo ntanumwe arashika mu nama kuko imiryango isanzwe yugaye ikibaho cirabura bandikamwe ibiriko birabera mu nama hejuru amatara arazimije.

Aho basanzwe babika ibitabo nk'ibikoresho bitandukanye naho basanzwe bicara iyo bariko barasoma imbere yaho umurongozi w'abantu akorera hari mu dasobwa zibiri kandi zose zirakije n'ibitabo bizinguruye yariko arasoma n'intebe yicarako.

Ishuri ryiza cane rifise ubwogero busa neza abanyeshuri baho barakunda ku hakorera isuku aho bakarabira hari amabara yera kandi barugurura amazi bagace basiga bahugaye hasize n'amabara agomba gusa n'umuhondo ku npome n'ayandi yera.

Aho basanzwe bihagarika abanyeshuri baba hungu biga kw'ishuri ryisumbuye ryo Murutana mu ntara ya Burunga hasize amabara yera ku madirisha hariko ibiyo hiryano hino hariko amabara yera ku mpome kandi hakikujwe n'ibiti birebire bitanga akayaga.

Ikirasi kinini, abanyeshuri bakunda kwicaramwo, iyo bariko baragenda kwihagarika; hari n'aho amazi aca mu muringoti, ufise ibara risa n'urwatsi rutoto, kandi gisanzwe cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Ishu ryiza kandi rirerere, ryubatswe mu buhinga bwa none rigeretse kabiri, kuri kaminuza nkuru y'Uburundi mu kigo co ku Mutanga, risanzwe risize n'amabara yera ku mpome, kandi iyo bariko bariga baracana imbere abanyeshuri bakabibona.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyikiganga kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi bariko bararaba aho boza barakarabira kuko hariho n'urutsinga bashizeho ruzoza rurabazanira amatara ahandi hagakwega amazi.

Ibitabo bisanzwe bidandarizwa ku munyeshuri yitwa kabura harimwo ibifise ibara risa n'urwatsi rutoto ibisa n'agahama ibisa n'umuhondo abidandaza amahera atarenga amajana ane na mirongo itanu n'umunani y'amarundi kurimwe.

kuri kaminuza nziza cane yo mu Burundi yitwa nderabigisha yubatswe neza cane ku buhinga bwa none isize amabara yera ku mpome igeretse kabiri abanyeshuri bahiga ni kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu.

Aho basanzwe batondekesha utuntu bajisha, n'utwo bakoze mu biti, harimwo utwirabura n'utugomba gusa n'ivu, turi ku twuma turi hejuru ku ruhome, kandi dukozwe mu biti twose; abanyeshuri barakunda gusoma kuko iyo batandukanye amabara ya kamwe kamwe.

Ikibuga kinini, kandi ciza gifisi bararigomba gusa n'urwatsi rutoto ah rutwatsi aho baco bari kubariruka hari ba risa nagahama haciye imirongo yera, kandi hakikujwe n'uruzitiro rwaryo rubatswe mu nsinga ibiti birebire bitanga umuyaga n'ibitanga amatara mu gihe ari mw'ijoro.

Kw'isuri ryisumbuye ryo kumusaga ryubatswe neza cane, hari ikirasi kinini abanyeshuri bagenda bakiyongeramwo, hasize n'amabara yera kandi hasi naho hasanzweho arisima ,akumba kamwe kamwe umunyeshuri arinjiramwo akugurura amazi ahegeje akihanagura agasohoka.

Aho basanzwe bakorera neza ivyo kwimenyereza no gutambuka, hasa neza cane, kandi ku mpome hasize amabara menshi, kandi yera asa neza cane; hejuru amatara ariko araka, hasi hari ingazi bacako bariko baraduga.

Ishuri rinini cane kandi ryiza ryo mu kayanza risa neza cane rifise intebe zitandukanye harimwo izikozwe mu biti ariko naza mudasobwa zitazimije kandi zirabura beshi barakunda ku zigura kugirango baronke umwimbu uhagije mw'ishuri ku mpome no hejuru hasanzwe hasize amabara yera mwiryo shuri.

Icuma bakunda kubikamwo ibikoresho abahinga muvyo kubika hari ivyo bakoresha mu kugurura imisumari mu kuyitera mu gupima no mu gukata kandi vyinshi muri vyo babigura amahera atazimvye kurusha ayandi.

Amakaramu atandukanye arimwo ayasa n'ubururu ayasa n'agahama n'ayirabura zose ni zitatu zitatu kuko abigisha barakunda kuzikoresha iyo bariko barakosora impapuro z'abanyeshuri mu gihe bakoze ikibazo co mu mwaka w'icenda.

Ibitabo bakunda kwandikamwo abanyeshuri bifise amabara atandukanye ayasa n'agahama ayasa n'umuhondo ayasa n'urwatsi rutoto beshi muribo barakunda no kwandikako amazina bitwa kugirango ntibashobore ku yibana.

Igikoresho ciza cane Kagabo abikamwo amakaramu yiwe harimwo ku ruhande ikaramu y'ibiti nico akoresha mu gukuramwo canke guteranya ariko arakora ibiharuro igitabo yandikamwo yariko arakora imyimenyerezo y'ibiharuro yamaze guheza kandi yabitoye.

Ishuri ryiza cane ryo mu gisakare ca Bujumbura ku Musaga cubaswe neza cane gisakaje amabati ku mpome risanzwe ryubatswe n'amatafari ahiye ariko hasize umusenyi imbere hari ikibuga c'isima bakinirako umupira w'amaboko.

kw'ishuri ryiza cane ryigako abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru yi Ngozi komome asize ibara ryiza kandi n'ahandi aho bandikira hari ibara risa n'iryirabura bandikisha n'ingwa zisa neza cane ku ntebe bicarako zifise ibiti kandi hariko n'ibitabo abanyeshuri bariko barasoma.

Ubwogero bwiza kandi busa neza abanyeshure bakunda kwogerwamo imbere hari baragera hasi hasitse isima ku mpome naho hariko ayandi mabara hirya no hino hariko ibiti vyinshi kandi biri kikuje bitanga akayaga.

Uruhande runini kandi rwiza cane abanyeshuri basanzwe basomeramwo ibitabo kuko hari n'amatara hejuru arikwaraka kandi iyo baje gusoma bariha mahera agira ku bihumbi bitanu n'amajana ane na mirongo munani nu munani y'amarundi ku kwezi.

Kabura n’umunyeshuri, asanzwe yiga kw'ishuri ryisumbuye ryo ku Musaga, mu gisagara ca Bujumbura; umwigisha wiwe yamuhaye ivyo aza gukorera muhira, afise ibitabo ariko arandikamwo bifise impapuro zera, ariko arakora ibiharuro kandi ariko arabitora neza.

Igisata kinini cane cubatswe neza cane cigirako abana bo muwa kabiri intebe zihari zisanzwe zikozwe mu biti kandi zitondetse ku murongo intebe umwigisha nawe yicarako co kimwe n'imeza nazo nyene zirahari hasi hasize isima ku mpome naho hasize amabara yera.

Ku bitaro bikuru vy'i Ngozi, ahasanzwe bakirira abagwayi bafise ingwara ya marariya, hari ibitanda bitandukanye kimwe munsi ikindi hejuru; hashashe n'amamatera kandi abagwayi bose baratashe, kuko ata n'umwe ahari.

Kw'ishure ryiza cane ryo mu kamenge basanzwe bigisha ivy'ikiganga risize amabara yera ku mpome nayasa nagahamama canke hejuru hari ibikinisho bakunda kurabira ko kugirango bashure kwibwisha ibihimba bikuru bikuru vy'umuntu harimwo amagufa n'ibihimba vy'umuntu.

Abanyeshuri biga Ingozi mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi bamwe bafise za mudasobwa imbere yabo ziriko ziraka bariko bara kwirikiranira ivyubutunzi bw'igihugu c'uburundi kuko bamwe muribo arabatama abandi nabo bakuze kandi barakunda ku biraba cane.

Umugabo yitwa Kabura aratashe afise imodoka yirabura ahasanzwe ataha harugaye ,ariko imbere yiwe bateye ibiti birebire bifise n'utubabi twinshi ,uruzitiro rwugaye rusa n'urugomba kwera kandi imbere hari inzu ndende zisize amabara ,ibarabara ry'ikaburimbi ryarabomotse ku ruhande rwiwe.

Ishuri rinini kandi rifise n'ikibuga ciza c'umupira w'amaboko hakenerwa ko abahungu n'abakobwa hari n'ibiti birebire vy'imikaratusi vy'amavoka n'ivyimyembe rifise amababi meza kandi bitanga n'akayaga keza hari nu twatsi dusa n'urwatsi rutoto.

Aho abana basanzwe bakorera imyidagaduro ibubanza mu ntara ya bujumbura hari amabara menshi atandukanye imeza ibitambara intebe eka n'ayasa n'umuhondo ayasa n'ubururu ayasa nagahama ayasa n'ubwatsi rutoto.

Ibikoresho bisanzwe bidandaritzwa kw'isoko ry'isumbuye ryo mu Kayanza harimwo ivyo bacisha imirongo abanyeshuri amakaramu bakoresha mu kwandika imikasi eka nivyo bakoresha mu guteranya canke gukuramwo ibiharuro nako bakoresha mu kumviriza indirimbo batamba kw'ishuri.

Ingwa zera zikozwe neza cane zitagiramwo amabuye indani bakoresha mu kwandika iyo bariko barigisha bandika kukibaho cirabura ziri uruhande rumwe kandi ziri ku gahande gasa neza cane imwe igeretse hejuru y'izindi zose umwigisha yitwa kabura niwe akunda kuzitumako kugirango bazimuzanire.

Umwambaro wera urikumwe n'akandi kitwikiro kawo umuganga akora ku bitaro vy'isumbuye vyo mu kanyosha yambara kandi iruhande yaho harako akoresha mu gushiramwo umuti kugira ngo atere urushinge umuntu hejuru karafise ibara risa n'ubururu n'amarori yambara kugira ngo amurinde kwandura izindi ngwara.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Ruziba, mu gisagara ca Bujumbura, ryubatswe neza kandi cane ryubakishije ubuhinga bwiza, rikoreshwa mu matafari ahiye, ingazi ziduga hejuru, harateye n'amashurwe kw'izo ngazi, kandi abanyeshuri barakunda kuza bakahanezerererwa.

Aho abanyeshure biga mu kayanza mu ntara yabo basanzwe bafise aho bigira kandi uruhande rumwe naho bogera hamwe haruguruye handi harugaye hasi hasanzwe hasize ibara rigomba gusa n'igera kandi imiryango yaho ntarangira isizi.

Ikibuga kinini cane gifise n'utwatsi dutoto dusa neza cane hariho n'uduti dushinze dufise ibara rigomba gusa n'umuhondo kandi rikikujwe n'ibiti birebire bitanga akayaga barakunda ku hakinira abanyeshuri iyo bari mu myimenyerezo kugirango bazokine n'ayandi.

Aho basanzwe bageragereza imiti ku bitaro vyisumbuye vyo mu Gitaza mu gisagara ca Rumonge hari n'amabara meshi arimwo ayasa n'ubururu ayera kandi hejuru amatara ariko araka hasi naho hasanzwe hasize isima murico kirasi kinini.

Ikibuga kinini kandi ciza cane basanzwe bakinirako umupira w'amaboko haciye imirongo isa n'urwatsi rutoto hasi kandi hirya no hino hakikujwe n'inzu nziza kandi zirezire amatara indani murizo asanzwe ariko araka.

Ibitabo vyishi kandi bitandukanye bitondekesheje ku umurongo bidandazwa kw'isoko ryo ku musaga harimwo ibisa n'agahama ibisa n'ubururu ibisa n'urwatsi rutoto eka n'ibigomba gusa n'umuhondo beshi muribo barakunda ku bikoresha abanyeshuri iyo bagiye gutwara ibindi bitabo kugirango umwigisha abahe umwimbu mwiz.

Aho basanzwe badandariza ivyo kurya kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Cankuzo hirya no hino haraho intebe bicara ko zikozwe mu buryo butandukanye zinasize n'amabara asa n'ubururu aho bicara hariho nahasa n'agahama kuko hirya no hino hakikujwe n'ibiti birebire bitanga akayaga.

Ibitabo bitandukanye bisanzwe bibitswe mu bubiko bwavyo, kw'ishure iryo mu Rukina, mu ntara ya Rumonge, bisa neza cane kandi bibitswe mu buhinga bugezweho, biragerekeranye nta gicafuza ikindi kuko uwuje gusoma arasubiza aho yakuye.

Ububiko bwiza cane, babikamo ibitabo bitandukanye, kandi barakunda ku bisoma bifise n'ivyigwa vyishi vyigisha ,bimwe biramanitse, ibindi birashinze hasi hasanzwe hasize isima, aba bisoma n'abahungu, n'abakobwa ,hejuru hariho amatara ariko arazimije.

Ishuri rinini, ryo mu Cankuzo, rifise ikirasi kinini, bakoreramwo amanama, harimwo intebe, imeza, eka ku madirisha naho, hasanzwe hariko ibiyo; hejuru hasanzwe, hasakaje amabati, hasi naho, hasize isima.

Kw'ishuri ry'intango ryo mucankuzo bafise ikirasi kinini cane cigiramo abana bo mu bakabiri harimo intebe z'ibiti, kandi hazitonze ku mirongo hasi hasanze hasize isima, ariko ku mpome no hejuru hasize irangi ryera.

Ishure ryo mubutana mu ntara ya burunga basanzwe bafise ibikoresho byinshi kandi vyiza aho uburongozi busanzwe bukorera hasize amabara atandukanye ayera ayasa n'umuhondo hasi hasanzwe hasize n'isima indobo batereramo umwanda ziri iruhande y'ibihome.

Ibitabo bitandukanye bisanzwe bifise n'amabara asa n'ubururu ayera aya sa n'umuhondo ayirabura ayasa nukwatsi rutoto aya sa nagahma ek bifise amabara menshi kandi biradandazwa kw'isoko yo kumusaga.

Abo basanzwe badandaniza ibikoresho vyishi vy'abanyeshuri harimo n'ibitabo n'ibindi nkamakaramu biratsinze neza cane, kandi biragerekeranye umwe mu basanzwe bahacungera yambaye impuzu zirabura afise n'inkoni mu ntoki acungeresha umutekano.

Ibikoresho bakunda gutwaramwo ibitabo abanyeshuri biga mu Kamenge bisa neza cane harimwo utwera kandi hari ibara risa n'umuhondo riri hasi risize neza abanyeshuri bakunda kwandikira kuriyo meza ifise iryo bara.

Aho abanyeshuri basanzwe barara kw'ishuri ryisunguye ryo mu Kibezi bifise ibitanda bikozwe mu vyuma ariko bisize amabara yirabura hariko amamatera asanzwe ashasheko amashuka asa hose abanyeshuri bakunda kuza kuryama mu masaha yo mw'ijoro

I Makamba, ishuri risanzwe ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, risakaje amabati, rifashwe n'ivyuma bisize ibara risa n'agahama, imbere hari ikibuga kiriko utwasi dukeya, kandi abanyeshuri barakunda kuhakinira, haraho bakarabira ku ntoki.

Abo basanzwe babikanaho bategurira imfungurwa abanyeshuri bafungura iyoubavuye mw'ishuri uko ishuri ryisumba ryo mu rukina ikirasi ikinini cane, kandi cubatswe ku buhimbwe bwa none hari intebe n'imeza abanyeshuri bicarako.

Ku kibuga ciza cane c'umupira w'amaboko kiri mu Kinindo hasi hasize isima ikikujwe n'uruzitiro kw'intsinga zisize amabara yera, kandi hirya no hino hari biti birebire vy'imikaratusi n'ivy'imyembe bifise amababi meza kandi bitanga akayaga kameze neza.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyanza rake mu ntara ya Rumonge, risanzwe ryubatswe neza cane, rifise uburaro abanyeshuri bararamwo. Har'imatera nziza kandi zishashe neza, amashuka asa nk'ayacitse n'amabara asa n'ubururu n'ivyuma bihakikuje, hasi n'aho hasize isima.

Ikibanza kinini cane basanzwe batandarizamwo ibikoresho byo kubaka bimwe muribyo harimo imisomari myinshi yisongoye baragura iyo bariko barasakara inzu z'amabati canke iyo bariko barakora imiryango umwe ukugwa amahera amajanane.

kw'ishure ryiza cane ryo mu kamenge ryubakishije amatafari meza cane, risize n'amabara agomba gusa n'umuhondo na yera, hejuru amatara ariko ariko hasi ho hasize isima, imbere ikibaho cirabura canditseko, intebe zirezire ziriko abanyeshure ariko bagiye mu karuhuko.

Ikibuga kinini kandi ciza bakoreramo imyidagaduro gifise udutebe twiza cane kandi bahakinina n'imikino itandukanye hasi hari utwatsi dusa n'ubwatsi rutoto intebe bisize amabara menshi kandi meza n'ibiti birebire.

kw' ishuri ryo mu kinindo ryubakishije mu buhinga bwa none, rifise n'ikiraka basomeramwa ibitabo hariko intebe n'imeza, ariko mu ico gitabo nyene baremera ko umuntu ataza wenyene ashobora kuzanana na mugenzi wiwe bagasangira.

Ikirasi bagiriramwo amanama harimwo intebe z'ibiti n'imeza zikozwe mu biti hasi hasanzwe hasizisima hejuru amatara, ariko, ariko nta yariko araka hirya nohino hakikujwe n'ibiti birebire vy'imikaratusi.

Ko'ishuri ryiza cane refiseho bubiko bukuru bw'ibitabo hamwe muri ho biragerekeranye, kandi hirya no hino hari amaderisha hasi na ho hasanzwe hasize isima n'agatebe ka nini karekare bicarako canke bagasasako igitabo bariko barasoma.

Ibikinisho bitandukanye abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri mu gifata co kwimenyereza bari musi y'imyaka itanu bakunda gukoresha hari vyanditse ko ibiharuro kuva kuri kimwe gushika kuri cumi na kabiri kandi vyerekana kuba bariko biga gusoma isaha no gutandukanya amabara atandukanye.

Ishuri ri nini cane, kandi risa neza ribazwe ku buhinga bwa none rifise utwatsi n'udushurwe imbere bisa n'urwatsi rutoto, kuko risize n'amabara meza irohande yaho hari ibiti bebire vyinshi bitanga akayama.

Ibitabo Kagabo akunze gukoresha iyagiye kw'ishuri bifise amabara atandukanye ayasa n' agahama ayasan'umuhondo ayasa n'urwatsi irutoto kuko iyagiye kw'ishuri ayandikamwo ivyigwa bitandukanye n'amakaye atanu.

Aho abana basanzwe bimenyerereza mu gukina hari n'amabara menshi atandukanye ayasa n'ubururu, ayasa n'umuhondo, ayasa nagahama ibiti vyiza kandi bitanga n'akayaga kameze neza hasi hari umucanga kandi n'ivy'ishugwe birahari.

Abanyeshuri basanzwe bigaye zo gukora umuyaga nkuba komeza hari ivyuma bisanzwe bipima ko umuyaga nkuba ukwiye cane udakwiye n'intsinga bakoresha mu gucomoka kandi kabora we yariko arabikora neza ariko gatoto aciye amuhamagara.

Aho basanzwe bakorera amanama mu kirasi co kwishuri ,iry'isumbuye ryo kumusaga,, bifise intebe nyinshi kandi n'imeza bagirira ko amanama ,hashashe ibitambara bitandukanye bisanagahama ,isa n'ubururu kandi bariho n'aho bakinira inkarata.

Ishuri ryiza cane iryo mu kinindo rifise ububiko bw'ibitabo bitandukanye harimwo ibyo giswahiri gifaransa ikirundi n'iby'imenyeshantara kahise ku burundi na byafrika n'uburayi na amerika kandi barakunda ku isoma bakunguka ubumenyi hejuru amatara ariko araka.

Aho basanzwe bafungurira inrya kandi bazigura amahera atari hejru y'ibihumbi bitanu, harimo imikate umuceri n'icayi kandi abaza gufungura ntibarashika kuko abanyeshure baracari mw'ishure baza isaha z'itanu n'iminota mirongo ine n'itanu.

Agasaho kanini kandi keza kabura yaguze gafise ibara ryirabura akunda kugatwaramo amazi yo kunywa kandi agashiramwo n'ibikoresho nk'ibitabo akunda gukoresha iyagiye ku ishuri karamubera kuko gakunda no gutirwa n'abandi banyeshuri.

Kw'ishuri ritoya ryo mu Kinindo, ryubatswe neza cane, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, rifise ububiko bw'ibitabo aho baza bagasomera abanyeshuri, hari intebe n'imeza zikozwe mu biti, uje gusoma aricarako hama agasubiza igitabo aho yagikuye.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu kigobe yubatse neza cane ribakishije amatafari kuvana zigushika hejuru ariko ku mpomeri isanzwe yisize amabara yera ku madirisha ariko ibiyo intebe mu ishuri zikozwe mu biti zitondekeshije ku murongo abanyeshuri basanzwe bicara ko ariko bagiye mu karuhuko.

Ishuri ry'intango, ryo mu Kinindo, ryubatse neza, n'amatafari, kuva hasi, gushika hejuru; ariko ku mpome, risanzwe risize amabara, kandi ikikujwe n'imbaho; imbere mw'ishuri, hari intebe, zikozwe mu biti; hasi hasanzwe, hasize isima.

Aho basanzwe bakinira umukino witwa urubugu aho batereka afise amabara yirabura n'a yandi yera bikozwe mu giti benshi abahungu n'abakobwa barabikina iyo bavuye kw'ishuri.

Utwuma dutandukanye abahinga mu kubaka bakunze gukoresha harimwo utwo bakoresha mu kudoda imisumari ,utwo bakoresha mu gukata imbaho reka nutwo bakoresha mu kuzitobora, turatondekesheje umurongo mu mubiko basanzwe babubikamwo ku kirasi c'inyagasasa mu mugamba.

Utwuma bakoresha mu gupima umuyagankubako wakwiye gafisi ibara risa n'umuhondo na kandi gafise irisa n'agahama, imbere yaho intsinga n'ibindi bacometsemwo bitanga amazi n'agakoresho ku kwandika mu gafise ibara risa n'ugwatsi rutoto.

Ububiko bunini bw'ibitabo bisanzwe bigerekeranye vyo kw'ishure ryisumbuye ryo ku Musaga, mu gisigara ca Bujumbura, ahasanzwe higa abanyeshure, kuva muw'indwi gushika muw'icumi na gatatu, hasi hasize isima, ubwo bubiko busakaje amabati yera.

Ku kibuga ciza cane ariko gikikujwe n'ibyatsi byishi byimwe muri vyo birumye kivuma gifise bibiri aho abana bicara bariko barajya umunyenga umwe baramusunika akaba razungagira mu kirere.

Aho abana basanzwe bimenyerereza kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Gihosha, ryubatswe ku buhinga bwa none kandi hari n'amabara atandukanye, n'imeza hari izisa n'ubururu, izisa n'agahama, kandi benshi muri bo barakunda kwicara hasi kuko hari igitambara gisa neza.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rutana mu ntara ya Burunga bafise ikibuga ciza c'umupira w'amaboko cubakishije isima hasi hashize n'amabara yera abanyeshuri bariko barakina bambaye impuzu zera n'izisa n'urwatsi rutoto abandi beshi bararorereye bambaye impunzu zisa n'ubururu.

Ubwogero bwiza cane kandi busanzwe busize amabara asa n'umuhondo hejuru, iruhande hari n'ibara ryera, hasi hasa nabi kuko badaherutse kuhacisha amazi. Abahungu baraza bakahihagarika.

Ishuri ribi cane ryubaswe n'ibiti kandi ryabomaguritse, ku mpome rishaje, imbere hari ikibaho giteyeko gisize ibara ryirabura. Hasi nta sima na nkeya iriko, hari umukungugu, intebe zihari zikozwe mu biti, n'umwigishwa aje arakunda gutemba.

Naho kwizag'abanyeshuri usakaje neza amabati usanzwe bufise aho babika ibikoresho kandi igitanda baryama ko gifise ibitanda bibiri kuko binashashe n'amashuka asa, umwe arara musi uwundi akarara hejuru.

Ishuri ryiza, ryo mu Kamenge, ryubatswe neza cane, ryubakishije amatafari, kuva hasi gushika hejuru; ariko risanzwe rifise n'ivyuma, bifashe hejuru, bisa n'agahama; hasi hari isima, ariko mw'ishuri ho, intebe zikozwe mu biti, zitondekesheje ku murongo; ikibaho cirabura, canditsweko.

Aho basanzwe badandariza ibikoresho bitandukanye harimwo amavuta yo kwisiga ,amakaramu ,ibitabo hari imeza bandikirako ivyagiye bisohoka ,urupapuro rwera ruriko inyandiko zirabura n'ikaramu bihari.

Kwishuri ryiza ryo mu Kigobe rifise aho bakinira umupira w'amaboko nabo barira uruvuma, hirya no hino hakikujwe n'ibiti birebire bifise amababi menshi kandi maremare amwe murayo arafise n'igitutu.

Karori, ni umudandaza, adandariza mu gisigara ca Bujumbura; afise imodoka yirabura, aratashe; urupangu rwiwe, rukikujwe n'ibiti birebire, bifise utubabi twinshi, kandi twiza; inzu nazo, zikaba zisize amabara yera; ariko imbere, hari ibarabara ryabomotse.

Gahungu n'umunyeshuri yiga ivyo ubuganga kuri kaminuza y'uburundi mu gisagara ca bucumbura yambaye umwambaro wera, ariko aravanga umuti kugira ngo aje kuvura umurwayi, kuko bamuhaye ibipimo bikwiye, kandi bihagije.

Udupapuro twiza kandi batekeramwo ibikoresho iyo bagiye gutanga ubutumwa turahari kandi tumwe turera kandi iruhande yaho hari mudasobwa izimije ifise ibara ryirabura iri ku meza ikozwe mu biti.

Ihure ryiza cane ryo mu cankuzo isanzwe ryigisha abaganga gupima ingwara zifatira mu mubiri hari icuma kinini bakoresha iyo bariko barabiramwo hejuru gifise ibara ryirabura ahandi kigomba kwera gifise n'insinga bacomeka ku muyagankuba.

Ishuri ryiza cane ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru harimwo ayasa n'agahama iryo shuri risanzwe ryigisha ivyubuvuzi kandi abanyeshuri bahiga ni kuva mu wambere gushika mu wa gatandatu mu vy'ubugara y'abantu beshi barakunda kwishimira ivyirwa vyaho.

Mu kirasi kinini kandi ciza, cubakishije n'amatafari asa neza cane agomba gusa n'agahama, hasi y’aho hari n'ivyuma bisa n'ivyera; abanyeshuri basanzwe biga ivyo gukora amatara, barakunda kubikoresha cane kuko bapima ko umuriro ukwiye.

Abanyeshuri basanzwe biga ivy'ubuganga, kuri kaminuza y'Uburundi mu kigo co mu Kamenge, bariko barakwirikirana abigisha babo babiri, kandi basanzwe bambaye impuzu zera, bamwe barahagaze abandi nabo baricaye, imbere y'abo hari amabara yera n'ayasa n'ubururu.

Aho basanzwe bageragereza imiti kw'ishuri ry'ubuganga mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura kuri kaminuza nkuru yu Burundi hari ibikoresho vyishi kandi bitandukanye ryubakishije n'amatafari agomba gusa n'agahama kuva hasi gushika hejuru ariko urundi ruhande hasize amabara yera.

Uburinga bakoresha mu kwambara ku maboko, busa neza cane bukozwe mu vyuma, babudandaza kw'isoko yo mu Kamenge; kandi amahera bugurwa si meshi cane, kuko ari bubiri bugurwa ibihumbi bine amajana atatu na mirongo ibiri n'umunani.

Kw'ishuri ryiza cane ryo mu Kamenge, rifise uburaro abahungu bararamwo, ibitanda vy'aho bisize ibara risa n'ubururu, kandi bigerekeranye imatera imwe munsi iyindi hejuru; ku mpome hasanzwe hasize amabara yera hirya no hino, kandi hejuru amatara aba ariko araka.

Igiharuzo bakunda mu gukoresha iyo bariko baraharura ibiharuro, mu gukuramwo, mu guteranya, mu kugwiza; ni bibiri kandi biriko biraka, Kabura iyo ariko arabikoresha arakunda gutora ibiharuro cane, bifise n'amabara yirabura, n'ayagomba kwera.

Kabura n'umunyeshuri wo kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kinindo mu gisagara ca bujumbura mu mwaka wa kane bamuhaye umwimenyerezo akorera muhira, igitabo ciwe akoreramwo kirugaye n'ikaramu asanzwe akoreramwo, hariho ibikoresho bindi ku ruhande.

Abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda bariko bariga gusoma isaha igeze ku isaha zine n'iminota mirongo ineni ibiri yo mu burundi iyo umunyeshuri aisomye bamuha amahera ashike ku bihumbi bitanu by'amarundi.

Umugozi bakunda gukoresha mu kuboha ibitabo bitandukanye, co kimwe no kumanika ibipapuro nko kumpome urazingatsinze ,kandi ufise akantu kariko amabara asa n'agahama, na yera ,abadandaza barakunda kuwubohesha ku bidandazwa bakora.

Akuma basanzwe bakoresha mu gupima ku bitaro vyisumbuye vyo mu kinindo aho gafise amabara atandukanye ayera eka nay'irabura harimo n'amaso barabiramo kugirango barabe indwara iyariyo, barakunda kugakoresha Cane iyo umuntu agwaye mu mafyigo.

Akantu kazingujwe n'utwuma, ariko tunu twiburungushuye dufise ibara ryirabura, kandi ni twinshi turashobora kuduharura ni kamwe bubiri bone butanu bo butandatu indwi n'utundi twiyongera ku hirya no hino hari ibara rigomba gusa n'urwatsa i rutoto aho gahagaze.

Mu mwaka w'icenda abanyeshuri baho baheruka gukora ikibazo bakoreye mu bitabu, kandi babishize imbere ku ntebe y'umwibwisha biragerekeranye intebe y,imeza yiwe bikozwe mu biti abanyeshuri barakunda Kuza kuraba y'uko barabakosora.

Aho basanzwe babika ibikoresho, nk'ibitabo n'ibindi bagiye bandikamwo, kugira ngo birinde kwibagira, bifise n'amabara atandukanye, ayirabura, ayasa n'urwatsi rutoto, ayasa n'ubururu, kandi aho babibika barabigerekeranya, kimwe cose ugahita ugitora aho wagishize.

Aho babika ibitabo, vy'abanyeshuri, iyo bahejeje gukora ikibazo, kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Rukina, mu ntara ya Rumonge; biragerekeranye, kandi biri ku ntebe y'igiti, umwigisha asanzwe akorerako, iyo ariko arakosora, abanyeshuri.

Mu mwaka wa gatanu kw ishuri ry'isumbuye ryo mu Giheta mu ntara ya Gitega abana babo bariko bariga yo gutandukanya ibihimba bitandukanye vy'umubiri .Ibipapuro binini binini bicafye ko ivyo bihimba biramanitse ku ishuri y'isumbuye ryo mu wakabiri.

Ishuri rinini kandi ryiza rifise ububiko bw'ibitabo harimmo ivyera ibisa n'umuhondo ibisa n'agahama abanyeshuri biga muwu nani no muwi cenda barakunda kuza gutora ibitabo bagasoma aho babibika hubakishije imbaho izikitse n'iziryamitse.

Ububiko bwiza cane aho babika ibitabo kw'ishuri ryisumbuye ryo mw'ijenda ryubakishije amatafa rikubasi gushika hejuru ibitabo vy'ubwoko bwose kirundi gifaransa icongereza igiswahiri ariko naho babibika asanzweho bakishije imbaho bifise n'amabara atandukanye arimo nayasanagahama n'ayirabura na yeru.

Ububiko bw'ibitabo, n'impapuro abanyeshure basanzwe bandikira ko ,biga kw'Ishure ryisumbaye ryo mu gihosha, bisa neza cane kandi harimwo nibifise amabara asa nagahama, ayirabura, hejuru harimwo n'ibipapuro bisanivu, hasi n'aho hasize isima, ku mpume hasize amabara yera.

Ububiko bwiza bw'ibitabo bitandukanye. Bifise n'amabara atandukanye harimwo ayasa n'umuhondo, ayasa n'agama, ayasa n'ubururu kandi bigerekeranye. Iruhande yaho hari icuma gitanga akayaga.

Ikibuga ciza cane, gifise n'ivyo basanzwe barirako ibivuma, gifise aho bicara n'aho bafata, kandi gisize n'ibara risa n'agahama; hirya y'aho hari ivyo abana bakoresha mu gushunguruka, bifise ibara risa n'ubururu, irisa n'urwatsi rutoto, n'ayasa n'umuhondo.

Abanyeshuri biga ivyo kwimenyereza, bafise ikibuga ciza bajako kugira ngo batandukanye amabara; ayasa n'umuhondo, ayasa n'urwatsi rutoto, eka n'ibikinisho bakunda gukina; hasi hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, n'amashurwe menshi kandi meza.

Ikirasi kinini kirimwo n'imeza nyishi abanyeshuri bakunda gusomerako ibitabo kuko barabisomesha ku mahera atari hejuru ibihumbi bitanu vy'amarundi kandi hejuru amatara abariko araka kugirango hagume umuco mwishi.

Ishuri rinini kandi ryiza rikikujwe n'ibiti birebere vy'imikaratusi bifise amababi maremare n'utwatsi kandi turi mbere dusa n'urwatsi rutoto ikibuga ciza bakinirako umupira w'amaboko naho basanzwe bakinira umupira w'amaguru hari umucanga kandi abanyeshuri baho ni batoya bariko barakine

Agapira abana bakunda kugura amahera atarenga ibihumbe bine amajana tanu na mirongo munani natanu y'amarundi gafise ibara rigomba gusa n'urwatsi rutoto n'uturongo duciyeho twera kandi barakadunda kw'isima.

Mu Mitakataka mu ntara ya Bubanza, aho basanzwe bategurera ibikoresho vyerekana imico n'akaranga vy'Uburundi ,ingoma n'utundi tuntu bakoresha mu kuvuza harimwo aho bafise hari amabara atandukanye, ayasa n'agahama ,ayasa n'ubururu, nayasa n'urwatsi rutoto.

Kw'ishuri ryiza cane ryo mu Kinindo, rifise aho abana bimenyerereza ivyo gukina, kandi rifise n'ibikinisho vyinshi n'aho barira uruvuma, bisize n'amabara menshi kandi atandukanye; ayasa n'umuhondo, ayasa n'agahama, ayasa n'ubururu n'ayasa n'urwatsi rutoto.

Ibikoresho bitandukanye, harimwo ibitabo bifise amabara atandukanye ayasa n'agahama, ayasa n'urwatsi rutoto, ayirabura, eka harimwo n'imikasi, amakaramu y'ibiti, ivyo bakoresha mu gucapa n'ibindi; vyinshi barabigura amahera, atarenga ibihumbi bine n'amajana ane na mirongo itanu y'amarundi.

Udukoresho dufise ibararisa n'umuhondo, ariko dupapuro dufasheyuko dufise n'ibararisa n'urwatsi rutoto baradukoresha iyo bari ko baraterateranya ibitabo canke yiyo bariko barahoma ikintu cahu mose ture ku ntebe zikozwe mu biti, kandi nziza cane.

Ku kibanza ciza gifise ububiko n'aho bakinira, harimwo n'aho baryama, hari intebe nziza kandi zifise n'amabara menshi: ayasa n'agahama, ayasa n'ubururu, ayasa n'urwatsi rutoto, nayo basanzwe bakoresha mu gutandukanya ibara n'irindi, abana bato.

Ikirasi kinini basanzwe bakoreramo amanama harimwo intebe n'imeza bikozwe mu biti kandi hasi ho hasanzwe hasize isima hejuru ariko amatara kandi ariko araka.

Ibikinisho abana bakunda gukinisha kari musi 'imyaka itanu ifise amabara atandukanye haimu asan'ubururu asa n'agahama asa n'umuhondo kandi hasi naho hari butwatsi dusa n'ubguatsi rutoto nahasanzwe hacafye amashugwe.

Ingwa nziza cane zikoreshwa kwishuri ryi Nyamugerera mu ntara ya Bubanza zifise amabara atandukanye bazikoresha mu kwandika iyo bariko barigisha, hari izifise ibara ritukura ibara risa n'ubururu n'irigomba gusa n'umuhondo.

Ibarabara rigenda kwishuri ry'isumbuye ryi Ngozi rifise n'utubara dusa n'utwera ariko kuriryo shuri barafise ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima iruhande hari n'umwana ariko ararorera ari kwico kibuga.

Ibarabara rica kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Gitaramuka mu ntara ya Bujumbura hirya yaho hari amazu y'abanyagihugu imirima y'ibitoki niyi bigatsi kandi abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri bariko barataha bari mw'ibarabara bambaye impuzu zigomba gusa n'ivu.

Aho babasanzwe basomera ibitabo abanyeshuriga kuri kaminuza yu Burundi mu kigo co ku Mutanga harimwo ibisa n'ubururu kandi intebe bicarako zisanzwe zikozwe mu biti ibisaho hazanamwo amakoresho yabo kirirabura kandi hasanzwe hari n'amatara agomba gusa n'agahama.

Kw'ishur ryisumbuye y'inyanza rake mu ntara ya rutana cubatswe neza cane cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru mu furuka hasanzwe hari umukubutso bakoresha mu gukobura iyo amazi yabaye menshi mw'ishure.

Ikibuga ciza cane c'umupira w'amaguru gisa neza cane kandi basanzwe bakinirako umupira w'amaboko abanyeshuri bariko barimenyereza bambaye impuzu zisa n'umuhondo isa n'urwatsi rutoto kandi hasi hasanzwe hasize amabara yera nayagomba gusa n'ubururu

Aho basanzwe bategurira ibitabo, abanyeshuri basanzwe basoma, biga mu Kamenge, henshi muri ho harugaye, kandi igitabo kimwe bakigura amahera atarenga ibihumbi bine vy'amarundi n'amajana ane na mirongo itanu, kuko birazimvye cane.

Ishuri rinini kandi ryiza cane, rifise ikirasi ciza abanyeshuri bakunda gukinirako umupira, ariko bamwe muri bo barahigira; hari intebe zisa n'ibiti, kandi zicayemwo abanyeshuri ariko mw'uno mwanya, bagiye mu karuhuko; hasi naho hasanzwe hasize isima.

Kw'ishuri iryo mu Cankutzo ikibazo ku buhinga bwa none mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi hari impapuro zimanitse ku ruhome aho baba bariko barerekana ubuhinga butandukanye bw'uburyohe bw'isi canke ivyamwa uko bigenda birutarutanya uburyohe.

Abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda, bariko barasubiramwo mu gukora ibiharuro, bafashijwe n'umigisha wabo yitwa Kabura; imbere ikibaho cirabura, canditseko n'ingwa zera ibiharuro, kandi ku mpome hasanzwe hasize amabara yera.

Ikaramu nyishi ziri ku meza zikozwe mu biti izo karamu zifise n'amabara atandukanye harimwo izisa n'umuhondo n'izisa n'agahama kandi nyinhi zirasongoye hejuru, abanyeshuri barakunda ku zigura kugira ngo bacape.

Ibiti vyishi kandi birebire vy'abanyeshuri basanzwe bakiniramwo umupira bigizwe n'imikaratusi n'amavoka hirya yaho hari ibirasi binini abanyeshuri bigiramwo, ibendera ry'uburundi rifise amabara yera asa n,agahama , ayasa nugwatsi rutoto, inyenyeri zitatu hagati.

Kw'ishuri ryiza cane ryo mu Kamenge rikikujwe n'ibiti vyinshi kandi birebire, rifise aho bahagarika imiduga, uruzitiro rwaryo rusanzwe rukozwe mu mabati, bafise n'ikibuga ciza bakinirako umupira w'amaboko n'uwamaguru, kandi bafise aho bashira amazi bagakaraba bahejeje gukina.

kw'ishuri ryiza cane, ryo mu Cankuzo, ryubatswe n'amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, rifise n'ibirasi vyinshi kandi hari ibendera ry'Uburundi, rifise amabara asa n'agahama, ayera, ayasa n'urwatsi rutoto, inyenyeri zitatu hagati.

Gahungu n’umunyeshuri, asanzwe yiga kw'ishuri ryisumbuye ry'i Ngozi; yatahanye ibitabo aza kwandikamwo imyimenyezo umwigisha yamuhaye, ageze muhira aca abikora, ariko arakora ibiharuro, yandika akoresheje ikaramu yirabura.

Aho abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi muri kaminuza nkuru yu Burundi basanzwe bigira imbere hari ikibaho cirabura kandi ico kirasi gisanzwe cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Kw'ishuri ry'intango ryo Murukina mu ntara ya Bujumbura risa neza cane kandi rifise ikibuga kinini c'umupira w'amaboko gisakaye cubakiye hasi hasanzwe hasize isima ariko imbere hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto n'udushurwe.

Kw'ishuri ry'intango y'inyagasasa ,mu ntara ya bururi, rifise amabati ayisakaje, cubakicije amatafari imbere yaho, ifise umurima harimwo ibitoki ,bifise amababi maremare kandi asa n’urwatsi rutoto.

Ishuri ryiza cane, ryo mu kamenge ,ryubatse iruhande y'ibarabara, rifise ibirasi bitatu ,co mu w'indwi, ni co muwunani ,n'ikindi co mu w'icenda ,ku miryango no ku madirisha hasize ibararisa n'ubururu, hasi hasanzwe hasize isima ,imbere hari biti n'amavoka.

Ibikoresho, Kabura akunda gutwaramwo igisaho kinini yaguze, kugirango atwaremwo amakaramu, ibitabo vyiwe, n'ikaramu z'ibiti n'ubucamurongo, aragapfunga kandi gafise n'ahantu henshi abika.

ikirasi kinini cane, kandi ciza, kisaneza kirimo intebe zitandukanye, n'imeza zifise amabara asa n'umuhondo, ayasa n'ubururu, ayasa n'urwatsi rutoto, n'ayasa nagahama, hirya hari n'ibindi bimanitse ku ruhome, ibitabo abanyeshuri basoma kuko baronke umwimbu mwiza.

abana babiri, Gahungu na Kagabo bahetse ibisaho bavuye kw,ishuri kandi bariko barataha muhira iwabo n'aho izuba ririko riraka bo bafatanye ku bitugu baragiye bambaye n'umwambaro w'ishuri.

Ishuri ryiza cane ryo mu cankozo riwatswe n'amatafari ku vasi gushika hejuru ku mpome hasize amabara yera imbere ku kibaho cirabura canditse ko amajambo harimwo n'indome abanyeshuri biga mu mwakawakane bariko barakurikira mwigisha wabo.

Kw'ishuri ryiza cane ryo mu Cankuzo ryigako abana ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru bafise amasaho bazanamwo ibikoresho vyabo kandi hasi hasanzwe hasize isima kuko abana barakunda gukina umupira.

Ishuri rinini kandi ryiza cane rifise ibirasi vyishi ku mpome hasize amabara yera na yasa n'agahama imbere hari imodoka ihagaze ku kibuga c'umupira hirya no hino hari ibiti birebire vy'ivyamwa hari mu mavuka n'imyembe n'ibindi basanzwe bakurako ibigazi.

mu kirasi co mu Kampenge cigiramwo abana biga mo mwaka w'icenda bagiye mu karuhuko, ariko intebe mw,ishuri zitontse ku murongo zisanzwe zikozwe mu biti, inyuma haraho umwigisha asanzwe abika ibikoresho vy'iwe kandi aho bicara hasa neza cane.

Kw'ishure rinini cane ryo mukamenge rikujwi n'ibiti birebire harimwo ivyamufe ivy'amavoka ivy'imikaratusi n'ivy'ibigazi kandi harimwo utwatsi tunini kandi twiza aho basanzwe bogera abanyeshure haruguruye ishure ryubakishije n'amatafari.

Kw'ishuri ryitiriwe Umuco mu gisagara ca Bujumbura ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ingazi zidugagira hejuru kandi hasi hasanzwe hasize isima iryo shuri ryigako abana bo muwa kabiri kugera muwa gatatu mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi

Kw'ishuri ryiza cane ryo mu Gitaza mu gisagara ca bujumbura ryubatswe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru kandi risanzwe rifise aho batekera imfungurwa abanyeshuri bafungura bavuye mw'ishuri hari umwotsi mwishi kuko bariko barateka ivyo barya bahejeje kwiga.

Ishure ryiza cane ryo mu kayanza mu gisagara ca ngozi risanzwe rifise uruzitiro rusize amabara yera handitse ko n'inzandiko zerekana uko iryo shure risanzwe ryitwara imbere harimwo ibirasi binini abanyeshure bigiramwo ibiti vy'amashugwe ibyatsi bitanga akayaga.

Udukoresho bakoresha abanyeshuri yo bari ku baracapa hari mwo uducamurongo udufise umuzingi n'utuni dusongoye kutwo bakoresha mu gufuta mu gusongora heka n'utundi dusongoye cane abanyeshuri baratugura amahera atarenga ibihumbi bibiri n'amajanane y'amarundi.

Ikirasi kinini cane cigako abanyeshuri kuva mu wambere gushikana mu w'icenda gisakaje amabati gisanzwe k'igeretse kabiri cubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru imbere gifise ibibuga bibiri bakinirako umupira w'amaboko kuko hasi hasanzwe hasize isima.

Ikirasi kinini cane gisa neza kirimwo intebe zitondesheje umurongo zikozwe mu biti higa abana bo mu wa kabiri mu gisata cy'ubuhinga n'ubushakashatsi muri kaminuza y'uburundi ku mpame hasanzwe hasize amabara yera ariko hari aho basanzwe babikana ibitabo umunyeshuri akeneye arasoma.

Kw'ishure ryisumbuye y'inyamugerera mu ntara ya gitega isakaje amabati asa n'agahama hiya no hino hari ibiti birebire bitanga akayaga keza utwatsi dusa n'urwatsi rutoto aho basanzwe babika amazi hubakishije amabuye ibarabara ry'ibiti ririko n'amabuye hasi.

Kw'ishuri ry'abafaransa mu gisagara ca Bujumbura ryitewe Nelson Mandera risa neza cane rifise ibiti birebire bitanga akayaga hasi hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto abanyeshuri bavanze n'abazungu bariko bariga kandi bafise n'ibitabo mu ntoki hari utubarabara bakunda gutemberamwo

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rutana mu ntara ya Rutana nyene ryubatswe neza cane ,kandi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, aho abanyeshuri baca ntabwo banyagigwa kuku iruhande yaho hari ikibuga kininiya bakinirako umupira w'amaboko, abandi barakunda kuhaca bariko bakina n'uw'amaguru.

Ikibuga kinini ya cane, k'iriruhande y'ishuri rifise ikirasi kinini cigiramwo abana b'omuwicenda ,hatondekesheje ku murongo, intebe zikozwe mu biti imbere naho hari ikibaho cirabura, basanzwe bandika ko n'ingwa zera, ku madisha hariko ibiyo ku'iryoshuri.

Kw'ishure ryigako abanyeshure biga muvyo gukora amatara ryubatswe neza cane ariko amaja hasi hasize ibara risa n'umuhondo ku mpome hasize ibara ryera ku miryango no ku madirisha naho hasize ibara risa n'uburubu.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu kampenge mu ntara ya Bujumbura basanzwe biga ivyo gucapa imbere ku rubaho rwera hariko ibicapo bitandukanye harimo inkoko imbwa inka ingurube n'ibindi biri ku ruhande kandi hasi hasanzwe hari ibara ryirabura.

Igisaho kinini Kabura akunda gutwaramwo ibikoresho vyiwe harimwo na mudasobwa yakiguriye kw'isoko yo mu kanyosha amahera angana n'ibihumbi cumi na bine n'amajana tanu na mirongo munani na tatu y'amarundi.

Aho basanzwe bandikira cane muri ico gitabo kirimwo ikaramu yirabura, kandi umunyeshuri yitwa Kabura ariko arakora ibiharuro abikorera muhira, imeza yandikirako ikozwe mubiti, hirya no hino hariko haraka amatara kugirango ashobore kwandika ahabona.

Inzu nziza cane yubakishije amatafari ifise ikirasi abanyeshuri biga mu mwaka w'indwi bigiramo ikibaho cirabura canditse ko n'ingwa zera bivuze yuko abanyeshuri bariko barakora ikibazo kandi ata numwe yemereye kuraba kwa mugenzi we.

Kw'ishuri ryisumbuye ryi Matana mu ntara ya Bururi ryubatswe neza cane ariko ku mpome hasanzwe hasize imisenyi imbere hari ikibaho cirabura gicafyeko ibiganza vy'abantu kandi kimwe kimwe gisigurwa uko kivurwa mu congereza hari n'akandi kariko amabara atandukanye vyanditse mu biharuro.

kw'ishuri rinini cane ryo mu kamenge ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru uruzitiro rwaryo rusanzwe rusize ibara risa n'ubururu kandi bafise aho bakinira umupira w'amaguru heza kandi cane rero iryo shuri hasize isima.

Kw'ishure rini kandi ryiza cane ryo mucarama c'ubakishije amatafari ku ruzitiro rwaco hari igipapuro kinini cane cerekana uko iyo shure risanzwe rikora imbere hari igiti kinini ya c'umwembe kandi ku ruzitiro hasizeko n'amabara asa n'ubururu kumadirishi.

Ibikoresho Kabura akunze gukoresha, iyo agiye kw'ishuri, mu cigwa co gucapa; harimwo ikaramu y'igiti isa n'agahama, ubukoresho akoresha mu gusongora, kamwe kagomba gusa n'agahama, n'akandi bakoresha mu gufuta, bwinshi buri ku ntebe y'igiti, kandi ni bwiza.

Utwuma bakoresha mu gucapa mu guca umurongo ni twishi kandi turi mu kabiko kabwo hariho ako bakika nako bakoresha mu guca imizingi bigurwa amahera atarenga ibihumbi bine vy'amajana atanu y'amarundi.

Abanyeshuri basanzwe biga kw'ishuri ryisumbuye ry'i Ngozi, risa neza cane, kandi ryubakishije amatafari, abana biga mu wa kabiri, barafise ibisaho vyabo mu mugongo, bambaye impuzu zera n'izirabura, hasi naho bahagaze hasize isima.

Isaho nziza cane kabura atwaramo ibikoresho agiye kw'ishuri ifise ibara risa no rwatsi rutoto ahandi hirabura irugaye irimwo ibikoresho vyiwe nk'ibitabu n'impuzo n'amakaramu niyo agiye kw'ishuri ayitwara mu mugongo.

kw'ishuri ryisumbuye ryitiriwe Umuco mu gisagara ca Bujumbura risa neza cane bicara ku ntebe z'ibiti naho bandikira abanyeshuri bari mw'ishuri bariko bariga imbere umwigisha wabo ariko arabacapira kuko ariko yandika akoresheje intozeye yirabura.

Ishuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ryo mu kamenge rikikujwe n'ibiti vyishi kandi birebire harimwo ivyo mavoka imikaratusi n'ivyi myembe kandi hari aho abanyeshuri basanzwe bakarabira iyo bavuye mu bwogero kandi barakunda kuhakinira n'umupira w'amaguru.

Ishuri ryiza cane ryigako abana bo muwa kabiri biga ivyo kwimenyereza hari ivyo biga harimwo ibiharuro indome zicafye kandi harimwo nivyo guteranya no kurwiza ubumenyetso butandukanye kugirango bashoboye gukora ibiharuro ivyo bintu barakunda kubibigisha.

Kw'ishuri ryitwa umuco, mu gisagara ca Bujumbura, rigeretse kabiri ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risanzwe risize n'amabara yera, imbere hari ivyuma badugirako bagiye mu kirasi co hejuru, kandi hasi hasanzwe hari ikibuga c'umupira w'amaguru.

Ikirasi kinini cane cigiramwo abana bo muwa kabiri, mw'ishure ry'intango ryo ku Musaga, rifise intebe indani zikozwe mu biti kandi zitondekesheje umurongo, inyuma hari kibaho cirabura n'imbere ku mpome, hubakishije amatafari, ariko hasanzwe hasize irangi.

Ishuri ryo mu kanyosha ry'abuhinga rigeretse gatatu kandi gibakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru hari ivyuma ririfashe risize ibara risa n'agahama abanyeshuri baho barakunda kuza bacerewe.

Ishure ryiza cane ryo mu Kigobe ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko rifise ikibaho cirabura canditseko n'ingwa zera, aho basanzwe babika ibitabo abanyeshuri bandikamo hasi hasize isima intebe zabo zikozwe mu biti ariko abanyeshuri bobo bagiye mu karuhuko kiminota mirongo munani n'ibiri.

Ishuri rinini rifise ikirasi kinini cane kirimwo intebe z'ibiti, kandi zitonze ku murongo hasi hasanzwe hasize isima ku mome hasize amabara atandukanye harimo aya sa nagahama ayagomba gusa n'umuhondo hejuru hasize amabara yera.

Abana bari munsi yimyaka itanu ishuri basanzwe bigirako ryo ku musaga bigako ivyo kwimenyereza hari amashugwe menshi atandukanye ayasa n'agahama ayasa n'umuhondo ayera ibipapuro bitabaguye kandi abo banyeshuri bariga no guharura imbere hari ikibaho cirabura bandikirako.

Kw'ishure ryo mu Gitaza, mu gisagara ca Bujumbura, risanzwe ryubatswe neza cane kandi rifise ibiti birebire n'amashugwe, kandi hasanzwe hari naho babika imodoka, abanyeshure baho bafatanye amaboko, bariko barasenga.

Kw'ishuri ryo mu kigobe mu gisagara cabucumbura biga ko abana b' mwakabiri y'intango bariko barakurikira icirwa c'ibiharuro no gutandukanya amabara atandukanye, kuko bandikira ku kibaho cirabura imbere yaho hariho aho bandika amabara asa n'agahama asa n'umuhondo asa n'ubururu.

Udukoresho dutandukanye abanyeshuri bakunda gukoresha iyo bariko baracapa harimo ikaramu y'ibiti, uducamurongo, utwo bakoresha mu gufuta, mu gusongora, biri uruhande rumwe, Kabura ni we akunda kubikoresha kuko ari umuhinga muvyo gucapa no gushakashaka.

Ishure ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru rifise urugi rwirabura ganditseko hariho n'ikirangamisi uko abanyeshure biga imbere mw'ishure hari intebe z'ibiti ariko hasi ho hasanzwe hasize isima ku madirisha hariko ibiyo umuryango waho usize ibara risa nagahama.

Ikirasi cubatse n'amatafari kuva hasi gushika hejuru imbere canditseko hariko n'urubaho rwirabura, intebe z'ibiti zitondekesheje ku murongo zisa nabi kandi hasi hasanzwe hasize isima.

Udukoresha bakoresha mu gucapa harimwo ikaramu z'ibiti zibiri utwo bakoresha mu guhungura busa n'urwatsi ariko hariko n'ibara ry'ubururu amabara yera hasi hari zitatu izindi zitatu hejuru abanyeshuri barakunda ku zikoresha

Kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Cankuzo, ryubatse neza cane, kandi ibihome vyaryo, vyubakishije amatafari; mu kirasi cigiramwo, abana bo mu w'icenda, harimwo ingwa zera, ziri ku ntebe, ikozwe mu biti; n'ikibaho bandikirako kiri imbere.

Abanyeshuri b'abana b'igamuwa gatanu bari mu myidagaduro ku kibuga gifise utwatsi dusame rwatsi rutoto benshi bambaye n'impuzu zera, kandi bari imbere amabara menshi afise ivyandiko bitandukanye.

Ikirasi kinini kandi kirekire, bakoreramwo amanama, mw'ishuri ry'i Nyamugerera, mu ntara ya Gitega; risa neza, harimwo intebe zikozwe mu biti no mu vyuma; hasi aho bahonyora, hasanzwe hari ibara ryirabura, hejuru, amatara aba ariko araka.

Ishyuri ryo mu Kamenge ryubatswe ku buhinga bwa none risize amabara asa n'umuhondo n'ayandi atandukanye hasi hari isima isanzwe risakaje amabati ku miryango hariko ibara risa n'agahama imbere igiti kinini cane gifise amababi kandi hasi atavyatsi bihari.

Igisaho cirabura cuguruye kirimwo ibikoresho nk'amakaramu, ayandika ivy'irangi n'ayandi yandika ikaramu z'ibiti, afise amabara asa n'agahama, ayera, ayasa n'ubururu, eka vyinshi biruzuyemwo.

Kabura n'umunyeshure asanzwe yiga kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kanyosha mu mwaka w'icenda arakora ibiharuro hari agaharuzo yaguze amahera ashika ku bihumbi icenda n'amajana abiri aragakoresha mu guteranya mu gukuramwo kuko ibiharuro biga biragoye cane harimo n'ivyo baca bandikisha ingwa n'ibara rigomba gusa n'obwatsi rutoto.

Kw’ishuri ryi Nyamugerera mu ntara ya Gitega risanzwe ryubakashije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko umuryango winjira usize ibara risa n'agahama ariko urugaye.

Ishuri rinini, kandi rikwitse ikirasi kinini ya resa neze cane ryobakishije amatafari ahiye kuvasigushika hejuru abanyeshuri baho barakunda kubakorera imyimenyerezo, kuko baratora cane amanota akwiye.

Udushugwe twinshi kandi twiza turi mu bikopo abana bakunda gukoresha, harimwo n'imbombo n'amakaramu, benshi barabidandaza kugira ngo abana baze barabifyeta. Bigugwa amahera atarenga ibihumbi cumi na bibiri kuri kamwe.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo murukina mu ntara y'arumongere gibaswe neza cane rifise intege zikozwe mu biti n'imeza imbere hari ikibahe gisizeko ibara ryirabura, kandi ku mome no ku madirisha hasa na hera umuryango waho uruguru.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'inyanzarake mu ntara ya Bujumbura, risanzwe ryubatswe neza, n'amabara asa na yera ku mpome, hasi hasize isima isa n'agahama, intebe mw'ishuri zitondekesheje umurongo kandi zikozwe mu biti, nta munyeshuri n'umwe ahari kuko bari mu karuhuko.

Ku ishuri ryisumba ryi Nyamugerera ryubakishije neza amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko ikibaho cirabura canditseko n'ingwa zifise amabara yose ayumuhondo ayasa n'agahama hariko n'ayandi mabara meshi atondetse ku murongo ayasa n'agahama ayasa n'umuhondo ayasa n'ubururu ayasa n'urwatsi rutoto n'ayandi.

Kw'ishuri ryiza ryo mu Cankuzo, ryubatswe neza cane, mu buhinga bwa kijambere, risize n'amabara menshi, amwe muri yo, harimwo ayera, kandi imbere, hari ikibuga ciza, kandi kiriko n'utwatsi, dutotahaye; abanyeshuri bakunda gukina, kandi bakanasura, n'umukungu.

Ku kirasi cigiramwo abanyeshuri cubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru hari igipapuro kinini cometse ko ku ruhome kiriko inzadiko zitandukanye kandi hasi iruhande yaco hasanzwe hasize isima.

Inzu z'ubwogero zisa neza cane zubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko ku miryango hasanzwe hasize ibara risa n'ubururu uwutangura uruguruye ariko iyindi itatu yo hagati irugaye imbere hari agasima.

Ukunda guterera ibikoresho abanyeshuri n'ibitabo ukunda gusoma harimwo n'amavuta kandi bifise n'amakaramu iruhande amabara asa nagahama ayirabura vyinshi bakunda no kubita iyo bimazemo igihe kinini.

Ishuri ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru asakaje amabati imbere hari abanyeshuri bambaye umwambaro, ariko ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto bihari vyinshi.

Abanyeshure biga mu rukina mu ntara ya rumonge, bariko barakurikirana neza ivyigwa vyabo ariko abo muwa gatanu bo bagiye mu karubuko k'iminota mirongo ibiri n'itanu kuko imbere mw'ishure nta ntebe nimwe yicayeko umunyeshure kandi intebe zabo zikozwe mu biti.

Kw'ishuri ryisumbire ryo mu gihosha ,mu gisagara ca bujumbura, cubatswe neza cane, cibakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ,imbere mw'ishuri intebe zibiti, n'intebe bicarako ,kandi amatara arazimije ni mw'ijoro.

Abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri harimwo abambaye azera n'izirabura hasi hari ikaburimbi bariko baratambuka, kuko batashe isaha zinene iminota mirongo ine n'itanu yo mu burundi abandi bana baza gutaha hageze.

Kw,ishuri ryiza ryo mu Kamenge ryubatswe ku buhinga bwa none, kandi rifise n'amabara menshi atandukanye, ayasa n'umuhondo, amwe muri yo hasi hasiz'isima imbere hari udushurwe twiza n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, ibiti birebire harimwo n'ivyamwa inyembe, amavoka eka n'ibindi.

Ikirasi cigamwo abana bo mu'icenda yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku madirisha no ku miryango hariko irangi rigomba kwera, kandi hasi hasanzwe hasize isima.

Abanyeshure basanzwe biga mu mwaka wa kabiri kuri kaminuza muruye burundi mu gisata cubuhinga n'ubushakashatsi bariko bariga imbere ikibaho cirabura canditseko ibiharuro umwigisha wabo kabura yambaye ishati y'igitenge ariko arabasigurira.

Ishuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru isize n'amabara agomba kwera ririmwo n'amatara hasi hasize isima rigeretse kabiri ingazi zidugagira ariko n'ivyuma bisize ibara risa n’ubururu iruhande y'izo ngazi amadirisha ariko n'ibiyo.

Abanyeshuri basanzwe biga kw' ishuri ry'isumbuye ryo mu gitaramuka ,ryubakishije amatafari, ariko risi z'amabara yera ,na yandatandukanye ,hasi hasiz'isima, imbere hari utwasi twiza dusa neza, n'udushugwe ,ibiti vy'imyembe, n'imikaratusi ,n'ibigazi n'akayira abanyeshuri bakunda guca mwo karimwo umusenyi.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe kwikukira, mu gisigara ca Bujumbura, ryubakishije amabati ya kera kandi ku mpome hasanzwe hubakishije amatafari, mbere ivyuma birifashe bisize ibara risa n'ubururu, ku kibuga hari ibiti binini binini bifise utubabi twinshi tunini.

Kw'ihuri ryiza ryo mu Gihosha ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru. Hasi hasize isima, imbere hari ikintu babikamwo ibipapuro vyaheze, n'aho babika ibitabo vy'abigisha, gakozwe mu mbaho, gasize neza. Ikibaho cirabura canditseko

Ikibanza ciza cane kiriko ishuri rifise hirya no hino ibiti vy'ibigazi birebire bifise n'amababi meshi hirya no hino hari n'imyembe ibendera ryu Burundi rifise ibara ry'agahama iryera irisa n'urwatsi rutoto eka risa neza.

Abo basanzwe bigira abana bo mu wa gatanu hubakishije amatafari ku vasigushika hejuru mu kirasi bigiramwo harimwo imikuzo bakoresha mu gukubura hasi iyo hashafuye barahasuka n'amazi, kuko umwigisha wabo arakunda kubaha itegeko.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu ruziba yubaswe neza cane n'amatafari kubasi gushika hejuru imbere hari igiti kineni c'ipfoka gifise amababi asa n'urwatsi rutoto hasi atatwa sitwari, kuko abanyeshuri bakunda kuyicara.

Ishuri yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gishika hejuru ku miryango no ku madirisha ariko ibara risa n'umuhondo kandi hari n'ibiyo, imbere amashurwe meza n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.

Igiti ciza kinini cane gifise amababi menshi c’umwembe kiri iruhande y'ishuri rifise ibirasi bitanu kuva mu w’ indwi gushika mu w’icumi na kabiri kandi ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru.

Kw'ishuri ryiza cane ,ryo mu kamenge ryiga ko abana barimusi y'imyaka itanu, baratashe baranezerewe kuko bahejeje kubabwira umwimbu wabo w'umwaka wose, iruhande yabo hari inzu abanyagihugu basanzwe babamwo.

Ivyuma bitandukanye bakoresha mu myuga myinshi ,harimwo ivyo bakoresha nk'amakaramu kwandika, ivyo bakoresha mu guteranya ibiharuro no gukuramwo, ivyo bakoresha mu kumwa imishatsi, n'ivyo bakoresha mu kumviriza indirimbo mu matwi ,biriko birabandazwa kw'isoko yo mu Kumusaga amahera atari menshi.

Kirasi ikinini cane c'umu mwaka w'icenda cigiramo abanyeshuri intebe bicarako zisanzwe zikozwe mu biti hari icuma gisanze gisize ibarar isa n'ubururu ku mpome hasanzwe hasize, ariko ku madiisha, naho hariko ibiyo hasi na ho hasize isima.

Ikibuga kinini cane c'umupira w'amaboko kisize n'amabara agomba gusa n'ubururu ku mirongo ariko hasi hasanzwe hasize isima n'iyindi mirongo yera, hirya no hino hari ibiti birebire bisa neza kandi bitanga akayaga n'ibiti vy'icayi.

Mu mwaka w'icenda bafise ikirasi kinini imbere hari ikibaho gifise ibara ryirabura ku mpome hubakishijwe amatafari hejuru risanzwe hariko imbaho zerekana yuko izuba naho ryokwaka ritobashikira intebe zikozwe mu biti bicarako abanyeshuri hasi hasanzwe hasize isima.

Ikirasi kinini cane cubatswe mu kamenge basanzwe bagiriramwo amanama intebe bicarako zikozwe mu biti zikaba zitondekesheje umurongo mu mpome hasize amabara yera kandi rifise imiryango n'amadirisha hariko ibiyo.

Ikirasi kinini kandi ciza gifise intebe zikozwe mu biti imbere hari ibara ryirabura ku kibaho kandi ku mpome hasanzwe hasize amabara hejuru amabati akozwe iruhande y'imbaho hasi hasanzwe hasize n'isima intebe abanyeshuri bicara ko ziriko ibiti.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'imakamba mu ntara ya burunga risanzwe ryubakishije amatafari ku mpome hasize n'amabara atandukanye ayera ayasa n'agahama hasi naho hasanzwe hasize isima abanyeshuri baho barakunda kwivuga ko babitora.

kw'ishuri ryiza cane ryubatswe ku buhinga bwa none, ryakira abanyeshuri benshi kandi bavuye mu mihingo itandukanye, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, rigeretse kabiri risize amabara ku madirisha no ku miryango.

Kw'ishuri ryiza cane risa neza ryo mu Carama, ryubatswe ku buhinga bwa none, kandi ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, rifise n'ikibuga kinini hariko n'ibendera ry'Uburundi, rifise amabara asa n'agahama, ayasa n'urwatsi rutoto n'iryera; inyenyeri zitatu hagati.

Aho basanzwe bagirira imyimenyerezo abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda iruhande y'ikibuga c'umupira babakirako abahungu n'abakobwa hari amashuri meza kandi asize ko isima hasi ku mpome hubakishije amatafari

Kw'ishuri ry'Ibujumbura ry'Abafaransa yitiwe Nerisoni Mandera, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,imbere rifise amabendera atatu harimwo, iry'Uburundi, irya Afirika, n'iry'Uburayi ,kandi hirya no hino hari n'ibiti birebire bisa neza cane.

Kw'ishuri ryiza cane ryo mu Kamenge ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, ku madirisha hariko ibiyo kandi hasize n'ibara rigomba gusa n'ubururu, hasi hasanzwe hasize isima ,imbere bafise ikibuga ciza kandi kinini c'umupira w'amaboko.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyamugerera, mu ntara ya Bubanza, ryubatswe neza cane kandi mw'ishuri hari intebe nyinshi zikozwe mu biti, zitondesheje umurongo, inyuma ku ruhome hari ikibaho gisa n'icirabura, kandi imbere hari ibara rigomba gusa n'irisa n'urwatsi rutoto, ahandi hari ibara ryera.

Kw'ishuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, risanzwe risize n'amabara yera ku mpome, imbere y'aho rifise ikibuga kininiya bakinirako umupira w'amaguru, ariko hariho n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto kw'ico kibuga.

Kw'ishuri ryo mu Kinindo ryubatswe n'ubuhinga bwa none, risanzwe rigeretse gatatu, kandi uruzitiro rwaryo rwubakishije amatafari ahiye, hasizeko n'amabara yera; abanyeshuri bariko baraza, bageze iruhande y'ahantu hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, ku kibuga c'umupira w'amaguru.

Ikibuga kinini c'umupira w'amaguru kiriko utwasi twiza kandi dusa neza ahandi hari ibendera ryu Burundi rifise amabara atandukanye ayasa n'agahama ayasa n'urwasi rutoto ayera inyenyeri zitatu hagati kandi hari n'ivyatsi birebire.

Intebe abanyeshuri bigiramwo biga mu kirasi cakane mu mwaka w'icenda nta n'umwe arimwo kuko bose bagiye mu karuhuko k'iminota mirongo ine n'itanu izo ntebe zisanzwe zikozwe mu biti aho bandikira ariko aho bicara hoho hariko umudo hasi naho hasize isima.

Ishuri ryiza kandi rinini, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, igeretse kabiri, isakaje amabati; hirya no hino y'aho hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, ibiti birebire, imirima y'abanyagihugu.

Kw'ishuri ryo mu kamenge risanzwe rifise aho bategurira imfungurwa abanyeshuri bafungura hari ibisafuriya bininiya cane batekamwo umuceri nivyo batekamwo ibiharage kandi amadirisha yaho arasohora umwotsi mwishi ntatara ririyo kuko aca hatabona.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Kamenge hubatswe ku buhinga bwa none, hasi hasize isima ,ku mpome hasize amabara ,kandi ikibaho cirabura cabo bandikako n'ingwa zera kiriko amajambo makeya, abanyeshuri bagiye mu karuhuko.

Ishuri ryiza kandi rirerire ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru imbere ririko impene ziriko zirarisha hari n'ibiti birebere vy'ibigazi bitanga akayaga kameze neza amazu abanyagihugu basanzwe babamwo kandi meshi.

Ishuri ryiza cane ryo mu Carama, ryubatswe ku buhinga bugezweho, kandi risize n'amabara yera, abanyeshuri baryiga bamwe bigira mu birasi vyo munsi, abandi vyo hagati n'ivyo hejuru; imbere y'aho hari ikibuga ciza gikozwe mu tubuye, hari n'udushurwe dusa n'urwatsi rutoto.

Abanyeshuri biga kw' ishuri ryisumbuye, ryo muntara yarumonge ,mu mwaka w'ishuri w'icenda, bariko bariga kuko mwigisha wabo yabahaye ivyo bakora ,kandi bategezwa kuvyandika mu bitabo vyabo ,umwe yitwa kabura, yazanye amazi anywa mu kigopo gifise umurumyi usa nagahama.

Aho umurongozi asanzwe akorera, kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Cankuzo, hasize ibara risa n'ubururu ku muryango, kandi iruhande y'aho ku ruhome hari n'ibara ryera, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Cankuzo, ryubatswe neza cane kandi ryubakishije amatafari, risanzwe risize n'amabara yera ku mirongo imanuka n'iyikika, ku miryango no ku madirisha hasize ibara risa n'ubururu, imbere hari ibiti vy'ibitoki, n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kinindo abahungu n'abakobwa bariko barakina umupira kandi bamwe bambaye impuzu zirabura wundi isa n'agahama nisa n'ubururu bariko bakina umupira w'amaguru hari ibiti birebire bifise amababi meshi harimwo n'imikaratusi.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Gitaza, mu gisagara ca Bujumbura, ryubatswe neza cane, rifise n'icuma kirifashe gisize ibara risa n'ubururu, mw'ishuri hasanzwe hasize n’isima hasi, kandi intebe bicarako zikozwe mu biti.

Mu kirasi kinini cane cubatswe neza cane kandi gifise n'intebe basanzwe bicara ko iyo hariko haraba inama n'ishimorizo zikozwe mu biti kandi abaza kugira inama bamwe bamwe bamaze gushika hasi naho hasanzwe hari imbaho zisa neza.

Abanyeshure bariko barakina umupira kandi bambaye n'impuzu zitandukanye harimwo abambaye izirabura izisana gahama n'izisa n'ubururu hirya no hino hari ibiti birebire ivy'amavoka ivy'imikaratusi n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto twiza cane.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyanzarake, mu ntara ya Rumonge, ryubatswe neza cane kandi risize amabara, ku mpande hasanzwe hubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, ibiti birebire birikikuje bitanga n'akayaga, kuko harimwo n'imikaratusi.

Ishuri rinini kandi ryiza cane rifise ikibuga ciza gikinirwako mupira w'amaguru rikikujwe n'ibiti birebere vy'imikaratusi bifise amababi meshi abanyeshuri bari mu karuhuko k'iminota mirongo ine n'itanu bariko barakina iruhande yabo hari utwatsi bicarako.

Ishuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ku madirisha no ku miryango hasize ibara risa n'ubururu risanzwe risakaje amabati hirya no hino hari imirima y'abarimyi imirima ibitoki aho basanzwe bakinira umupira w'amaguru.

Ibirasi bibiri bininiya bifise n'imiryango idasa hari ibisa n'agahama n'ibisa n'ubururu kandi imbere hari biti birebire harimwo n'ivyibigazi ikibuga ciza bakinirako umupira w'amaguru ibiti binini vy'imikaratusi iryo shuri risanzwe rifise inkingi kandi hasi hasize n'isima.

Ishuri rinini cane kandi rifise ibirasi bitatu kuva muw'indwi gushika muw'icenda ,ryubakishije amatafari risakaje amabati ,abanyeshuri bamwe bahagaze imbere kandi hari n'ikibuga kinini kiriko utwatsi dusa n'ubwatsi rutoto, hirya yaho imirima y'ibitoki, imirima y'ibigazi, eka n'imikaratusi miremire.

Ikirasi kinini kandi ciza cane co mu gisagara ca Bujumbura mu kigo co mu Kamenge, hasi hasanzwe hasize isima isa n'agahama, ku mpume hasanzwe hasize ibara ryera, kandi abanyeshuri bahigira bagiye mu karuhuko k'iminota umunani gusa.

Mu mwaka w'icumi na kabiri ikirasi kinini bigiramo kirimo intebe nyinshi zikozwe mu biti kandi amaderisha afise ibiyo ku mpome hasanzwe hasitse amabara yera hejuru hari amatara ariko nta narimwe ririko riraka.

Mu mwaka w'icenda, ikirasi abanyeshuri basanzwe bigiramwo, harimwo intebe zikozwe mu biti zitonze ku murongo; imbere ikibaho cirabura canditseko ibiharuro, kandi n'indome ntonto kuko abana b'aho barakunda gucapa.

Kw'ishuri ryiza cane ryo mu Carama ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushiga hejuru intebe zihari zisa n'izikozwe mu biti kandi imbere hari ikibaho cirabura canditse ko hasi naho hasize isima kandi abanyeshuri basize n'ibikoresho vyabo nk'ibitabo mu ntebe.

Ikirasi kinini cane cigirimwo abanyeshuri bo muw'icenda ,kandi bamwe muri bo harimwo abahungu n'abakobwa, nta numwe ari mw'ishuri kuko bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'umunani, intebe bicarako zikozwe mu biti gusa.

kw'ishuri ryubakishije amatavari kuva hasi gushika hejuru imbere ivyuma bihafashe risize ibara risa n'ubururu co kimwe no ku miryango kandi hasi hasanzwe hasize isima ikibuga kinini kiriko n'ibiti abanyeshuri basanzwe bakinirako.

Ishuri ryubakishije amatafari, kuva hasi gushika hejuru, ku madirisha hasize ibara risa n'ubururu, imbere ifise ikibuga c'umupira w'amaguru, abanyeshuri bakinirako, kandi barakunda gukina kuwa kane no kuwa gatanu.

Ibikoresho bitandukanye harimwo amakaramu ,bakoresha mu gucapa ,abitse uruhande rumwe ,kandi atondekesheje umurongo, afise amabara atandukanye, ayasa n'umuhondo aba ari hamwe ,ayasanagahama rihamwe ,ayasa n'ubururu, ayasa n'ugwatsi rutoto eka nayirabura.

Ishuri ryiza cane ryubakishije amatafari hasize imiryango ibara risa n'ubururu imbere hari utwatsi twiza kandi dusa n'urwatsi rutoto hirya hari imirima y'ibitoki niyi bigatsi amazu abanyagihugu basanzwe babamwo kandi aho abanyeshuri basanzwe bakarabira naho bogera.

Aho basanzwe bigira abanyeshuri biga ivyubuganga ishuri ryabo risize amabara yera ku mu ryango no ku madirisha hari ibara rigomba gusa n'ubururu hari utwatsi twiza kandi dusa neza cane dusize n'amabara iruhande dusa n'urwatsi rutoto abanyeshuri bakunda kwimotereza.

Abanyeshuri biga mu Kamenge batatu Gakobwa na Karine na Jackeline baricaye bamwe bambaye impuzu zera uwundi iyirabura bariko baraganira kandi bicaye ku musenyi hirya yabo hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto n'ibiti birebire.

Abanyeshuri harimwo n'abagore bariko barakora ibiharuro bandika n'amazina yabo ,benshi muri bo harimwo umugabo yitwa Karori yambaye impuzu zirabura ariko arabigisha neza, bandika kuk'ikibaho cirabura ,bamwe bambaye ibitenge n'abandi bambaye impuzu zisa n'ubururu.

Abanyeshuri basanzwe biga kuri kaminuza nkuru y'Uburundi, mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi, bafise ikirasi kinini bahuriramwo kuko iyo uje gutora igitabo wiyandikisha, hari ibitabo vyinshi kandi bitandukanye; vy'ikirundi n'ivy'igiswahiri n'igifaransa, n'ibivuga kuri kahise k'Uburundi.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryitwa Umuco mu gisagara ca Bujumbura mu Kinindo bariko bariga icirwa ariko beshi muribo badugije amaboko kuko banezerewe no kubona amabendera yerekana ibihugu vyabo umwigisha abigisha yitwa Kabura na we yatangaye.

Umupira bakunda gukina ukinishwa amaguru ufisi ibara ryera n'iryirabura ukozwe nku muzingi kandi ufise n'uducapo twishi turiko dusa nku tugomba kuzingazinga abanyeshuri bariko barawudunda barawupompa n'impwenu.

Ikirasi kinini cane kirimwo n'intebe zishi kandi zitondekeshese umurongo ku mpome hasanzwe hasize irangi no ku madirisha hariko ibiyo imbere hari utwatsi kandi dusa neza cane n'ibiti birebire vyishi kandi bitanga akayaga.

Kw'ishuri ryiza cane ryo mu Kamenge ryubatswe ku buhinga bwa none kandi ryitwararitswe ,imbere yaho hari ibiti birebire bisa neza cane n'ibigazi n'ibitoki ,iryo shuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru.

Abakinyi b'abarundi basanzwe bakina umukino wo kuvuza ingoma z'uburundi bariko baravuza abandi batamba bari ku kibuga c'umupira w'amaboko ahasanzwe hasize isima bamwe bambaye impuzu zifise amabara yera nayasa n'agahama.

Ikirasi kinini kandi gifise amashuri menshi, harimwo abanyeshuri biga mu w'icenda mu w'umunani no mu w'indwi, imbere y'aho gifise ibiti birebire, harimwo n'ivy'imikaratusi, vy'amavoka n'ivy'imyembe, ikibuga bakinirako umupira w'amaguru gisa neza.

Ishuri ryiza cane ryo muwi cenda ryigako abana bazokwitegurira gukora ikibazo ca leta gikikujwe hirya no hino ibiti birebire kandi mw'ishuri hari intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo imbere ikibaho cirabura basanzwe bandikirako.

Ikibuga kininiya, kiri imbere y'ishuri, ryo mu Gitaza; iruhande y'ibendera, hari akamodoka kirabura; ibendera risanzwe rifise, amabara asa n'agahama, irisa n'urwatsi rutoto, iryera, inyenyeri zitatu hagati; hirya no hino, hari amazu y'abanyeshuri.

Ikibanza ciza cane, co mu Rumeza, gisanzwe gifise, aho bakorera imyimenyerezo, eka n'aho bigira; hari n'amashuri yo mu w'icenda, no mu w'icumi na kabiri; inyuma y'aho, hari ibiti vy'imyembe, n'ivy'imikaratusi, n'ikibuga bakinirako, umupira.

Intsinga zitandukanye, zisanzwe zidandazwa, n'umunyeshuri yitwa Kabura, ziri mu kigopo kininiya; harimwo izifise amabara y'umuhondo, ayasa n'ubururu, ayasa nurwatsi rutoto, n'ayasa n’agahama; kandi menshi, arazingazingiye uruhande rumwe.

Ikibanza ciza c'ishuri co mu rumonge gifise aho abanyeshuri basanzwe bigira n'aho bogera ku madirisha no ku miryango hasize ibara risa n'ubururu imbere hari ibiti vy'imyembe hirya hari n'ibindi vy'ibigazi nutwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

Kw' ishuri ry' isumbuye ryo mu rutana mu ntara ya rutana nyene rubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ku madirisha no ku miryango hasize ibararisa n'agahama kuko hasiho asanzwe hasize isima imbere hari ibiti binini vy' imikaratosi.

Ishuri ryisumbe ryo mu Gihosha mu gisagara ca Bucumbura ryubatswe neza cane kandi ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru rigeretse kabiri risakaje amabati risize n'amabara yera ku mpome imbere yaho hari ikibuga gitoya kirimwo n'utubuye.

Kw’ishuri ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko haraho amanitse inkengeri bavuza imbere yaho rifise amashugwe afise ibabi binini binini na yandi afise utubabi duto duto kuko abanyeshuri bakunda kuyi motereza.

Ku shuri ryisumbe ryo mu Kabezi ryubatse neza cane rifise aho basanzwe babika ibikoresho vy'abanyeshuri kandi uruhande rumwe rufise ibara ryirabura barahamanika impapuro zerekana uko ivyiryo shuri ryifashe amazina y'abanyeshuri abakoze amakosa canke abahawe akarusho.

Ikibaho cirabura, co kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Rumonge, risa neza cane, kandi risanzwe rifise, ikibanza, abanyeshuri bakiniramwo; ku mpome hasize, ibara risa n'urwatsi rutoto; ku kibaho, gisanzwe cirabura, canditseko n'ingwa zera.

Abanyeshubure bo muri kaminuza nkuru y'uburundi mugisagara ca bujumbura mu kigo co k'umutanga baranezerewe cane kuko bariku bariga benshi muri bo badugije amaboko ku vyerekeye ibihugu vy'iwabo bariko biga icigwa ndondabihugu.

Aho basanzwe bigira ivyo gushona impuzu, harugaye, kuko nta munyeshuri n'umwe ahasigaye; ariko ivyuma basanzwe bakoresha birahari; hejuru ku mpome, hariko amasanamu y'abantu atatu, batwaye ibihugu.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ry'ubumwe bwa afrika muri Kenya badugije amaboko hejuru umwe wese aho ariko arabona igihugu ciwe kw'ibendera ryaco bamwe bambaye impuzu zisa n'ubururu eka harimwo n'abambaye impuzu zera kandi bafise umunezero mwishi

Kw'ishure ryiza ryo mu Cankuzo rikunze gufasha abanyeshure, rifise ibirasi vyinshi kuva muw'indwi gushika muw'icumi na gatatu, kuko rinasize n'amabara atandukanye, harimwo ayera ayasa n'ubururu, hasi hariho isima, imbere ibiti birebire bitanga akayaga bisa neza cane n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

Abanyeshuri basanzwe biga kw' ishuri ryisumbuye ryo mu giheta, mu ntara ya gitega, bamwe muri bo bariga n' ivyo gushona, kandi bambaye impuzu n'isaho bahetse mu mugongo, bariko bararaba ibicapo bitandukanye kugira ngo bazosone impuzu nziza nk'uko bimeze.

Ibarabara rikozwe neza ariko atakaburimbi ririmo, hari mu tubuye duto duto hasi hasanivu hijyano hino hari inzitiro z'amatafari imima y'ibitoki iri mbere mu ruzitiro n'ibiti by'imyembe n'ibindi binini binini.

Kabura ni umudandaza asanzwe adandaza ku isoko ry'igihugu kumusaga adandaza udupira n'udupantaro harimwo utwirabura dufise n'amabara yera n'ibara risa n'ubururu kandi azidandaza amahere akarenga ibihumbi cumi nabiri n'amajani ane na miringo itanu n'umunani y'amarundi.

kw’ishure ry'isumbuye ryo mu gihosha ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru n'urutsitiro rwaryo kandi irembo ryinjira riruguruye hari ibiti birebire bifise amababi menshi vy'imyembe n'ivyapa vyanditseko iryo shuri uko risanzwe rikora, abanyeshuri bahiga baragiye gutonda.

Abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda bariko bariga, ikirasi bigiramwo cubatse nabi cane, ariko hejuru itara ririko riraka. Imbere yabo umwigisha wabo ariko arabasigurira, hari ikibaho cirabura, hasi hasanzwe hasize isima, bambaye umwambaro wera n'amajipo n'amapanaro yirabura.

Ishuri ryiza cane ryubakishije amatafari ku buzitiro rwayo imbere mw' ishuri hansazwe hari abanyeshuri benshi b'abahungu n'abakobwa kandi imbere y'amashuri hari biti birebire vy'imyembe abanyeshuri bakunda kugama mu izuba.

Ku ishuri ryubatswe neza cane ryo mu kinindo risakaje amabati kandi rifise amabara atandukanye ayasa n'agahama n'ayasa n'umuhondo rigeretse kabiri abanyeshuri baryigako bambaye umwambaro wera n'uwirabura imbere ku kibuga hari ibendera ry'uburundi rifise amabara asa n'agahama iryera irisa n'urwatsi rutoto inyenyeri zitatu hagati igiti kinini kirimbere.

Kw’ishuri ryiza ryo mu cankuzo risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ,kumpome haciyeko n'uturongo twera kandi ku miryango hasizeko ibara risa n'ubururu imbere hari ibiti binini vy'imyembe bifise amababi menshi.

Kw'ishure ry'isumbuye y'inyagasasa mu ntara y'abururi ryubatswe neza cane n'amatafari kuva hasi gushika hejuru amabati yafashwe n'imbaho ariko hasi hasanzwe hasize isima intebe zikozwe mu biti ikibaho cirabura kirimbere kandi canditsweko amadirisha yabo ariko ibiyo.

Ikibanza kinini kandi ciza gifise aho bakinira imikino ,itandukanye gitanga akayaga kenshi zija kandi ari nziza zo kwishimirwa n'abanyagihugu bo mu ico gihande.

Ishure ryiza cane ry'inyanza rake gubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru risize amabara asa nubururu ku madirisha imbere hari ikibuga ciko twatsi twiza dutotahaye naho basanzwe banikira impuzu abanyeshure iyo bameshe, hirya gato hari imirima y'ibitoki.

Kw'ishuri irinini ryoumucanke uzogbakishishe amatafari kuvantswushika hejuru rigeretse kabiri ku madisha hariko iniyo inyuma hari umurima munini w'ibigori, kandi ufise imiyange harimwo n'imyembe mitomito ifise amababi akiri hasi.

Kw'ishuri ry'intango, ry'i Nyamugerera, mu ntara ya Rutana, ryubatswe neza cane, ryubakishije amatafari, kuva hasi gushika hejuru; isize amabara asa n’ubururu, ku madisha no ku miryango; hasi hari isima, imbere amashurwe, asa neza, n'ikibuga c'umupira, w'amaguru.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Giheta mu ntara ya Mwaro, bariko barasenga biga mu mwaka wa kabiri ,bamwe muri bo barafukamye abandi barahagaze bambaye impuzu zera benshi ,kandi mw'ishuri hari intebe z'ibiti ,imbere urubaho gwirabura.

Kw'ishuru ry'intango ryo mu rumeza mu gisagara ca rumonge risanzwe ryubatswe neza cane, kandi higa abana bo mu wa gatanu bagiye mu karuhuko, kuko mw'ishuri nta muntu n'umwe hasigaye intebe zi hari zitondetse ku murongo hasi hasanzwe hasizisima.

Kw'ishuri ryo mu cankutzo ryubatswe n'abanyeshuri ariko risanzwe rikoreramwo abana bari musi imyaka cuni n'umunani umigisha wabo yigisha mu w'icenda ariko arigisha yambaye agapira kirabura abandi bicaye ku ntebetsi biti bariko baramukurikira.

Ishuri ryo mukamba ryiza kandi rererere ryubakishije amatafari ahiye risanzwe rifise ingazi ziduga hejuru mu kirasi ,abanyeshuri basanzwe bigiramo abanyeshuri babo basanzwe bambara imyambaro yera kuko bafise n'ibisaho batwaramo vyirabura.

Umwaka wa kabiri kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha, risitse amabara agomba gusa n'umuhondo ko mpome, hasi hari isima, imbere hari ikibaho cirabura, canditseko amajambo menshi kandi atondekesheje ku murongo. Abanyeshuri bariko barabikwirikiza nk'uko mwigisha yababwiye.

Kw'ishuri giza cane ryo murumumonge igibaso ku buhinga bwa none rifise ibirasi bitatu ico mwindwie mu munani no mu icenda imbere hasize isima, kandi rifise n'ikibuga kiri ko twatsi dukeya risanzwe risakaje amabati iryo shuri.

Kw' ishuri rigeretse kabiri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru risengesheje kandi riko rirandikwa ku n'ivyandiko bisana gahama ku madirisha size bara risa n'ubururu imbere yaho abanyeshuri bakunda kwakinira umupira.

Iruhande y'ishure ryisumbuye ryo mu Cankuzo, mu ntara ya Cankuzo nyene, hari ibiti birebire vyiza kandi bisa neza n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, amashugwe n'ibindi kuko hari n'ingazi ziduga hejuru iyo amashure atumbereye.

Abanyeshure biga kw’ ishuri ryitwa umuco mu gisaga ca bujumbura bariko barakurikirana akareresi kerekana uko abakobwa biga kwiryo shuri basanzwe batamba indirimbo z'ikirundi ,umwigisha wabo abahagaze hejuru ariko arabakoresha.

Ikirasi kinini cane kigamo abana bo mubo umunani gifise intebe z'ibiti zitondetse ku murongo kuva imbere gushika inyuma, kandi hasi hasanzwe hasizisima ku mpome no hejuru hari amabara yera.

Aho basanzwe bategurira ifungurwa, abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Cankuzo bafungurira, hari ibisafuriya bininiya cane n'umwotsi uriko uratuma. Hirya no hino hari ibiti birebire bitanga akayaga.

Kw'ishure risanzwe ryubatswe neza cane rifise amabara yera kuva hasi gushika hejuru amatara ariko araka rifise amadirisha hariko n'ibiyo mw'ishure hariyo intebe zitondekesheje ku murongo hasi hasanzwe hasize isima ariko abanyeshure bo bari mu karuhuko.

Ishure ryiza ryo mu kampenge rigeretse kabiri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru risize n'amabara yera ku mpome kandi hasi hasanzwe hasitse isima imbere harutwuma turiko amabara yera hari n'utwatsi dusa neza cane n'isima iri ku kibuga c'umupira w'amaboko.

Kw'ishure ryisumbuye ry'inyagasasa mu ntara y'abururi, rifise uburaro kandi ku mpome haryo hasanze hasizwe n'amabara atandukanye harimwo na yasa n'umuhondo nayandi yera hejuru n'ahatara na rimwe ririko riraka kuko butariya.

Imodoka ihagaze nini cane ifise amabara yera n'ayirabura n'inyandiko risa n'umuhondo inyuma, kandi isanzwe itwara abanyeshuri iga kw'ishuri ryo mu kinindo ryubakishije amatafari ahiye kuva si ushika hejuru.

Ishuri ryiza ryo mu kigazi risanzwe rifise ibarabara rishikaho ariho imodoka zizana ifungurwa abanyeshuri bafungura imwe iriko iraza ariko iryobabara risanzwe rikozwe mu mabuye hirya no hino hari ibiti birebire harimwo nivyi mikaratusi nivyi myembe.

Kw'ishuri ry'isumbuye 'inyamugerera mu ntara ya gitega, ryubatse neza cane kandi ibisika ryavyo vyubakishije amatafari ahiye ,kuva hasi gushika hejuru, imbere rifise amashugwe n'igiti kiriko ibendera ry'uburundi, ifise amabarasa n'urwatsi rutoto, risa na gahama iryera, n'inyenyeri zitatu hagati.

Kw'ishuri ryiza cane ifise ibirasi bitatu co mwindwi mu munani no mw'icenda ryubakishije amatafari risanzwe yisakaje amabati ku miryango no ku madirisha hasize ibara risa n'ubururu hasi na ho hasize isima imbere hari ibiti vy'ibigazi.

Kw'ishuri ryisumbeye ryo mu Kamenge ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ,basipuruye hirya no hino kandi risize isima hasi ,ikibaho cirabura canditseko n'ingwa zera, abanyeshuri bariko bariga kandi barakunda gusomana.

Mw'ishure ryo kumusaga ryubatswe neza cane imbere hari uruhome rusize ibara rigomba gusa n'umuhondo ariko ikibaho cirabura bandikirako n'ingwa zera amajambo yo gusoma abana bo mu wa kabiri bariko bariga.

Kw'shuri ryisumbuye ryo Kumusaga ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku madirisha no ku miryango hasize ibara risa n'ubururu igiti c'umwembe kiri imbere gifise amababi maniniya harimwo utwasi dusa n' urwatsi rutoto dutotoye hirya no hino hari ibiti birebire bitanga akayaga keza.

Kw’ishuri ryisumbuye , ry'i Bujumbura, mu gisagara hagati na hagati; ryubakishije amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru; imbere kw’irembo huguruye, abanyeshuri babiri, Gakobwa na Gahungu, baragiye mw’ishuri, kandi hari igiti kinini, c'umwembe, abanyeshuri bakunda kwurira.

Ishure ry'Inyamugerera, mu ntara ya Gitega yagutse, ryubakishije amatafari ariko ku mpome risanzwe rifise amabara asa n'umuhondo n'ayandi. Imbere hari kibuga bakinirako umupira w'amaboko gisize isima, hasi hakaba hanaciye n'imirongo n'amabara atandukanye.

Abanyeshuri benshi kandi bicaye mu ishuri bariko bariga kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu gisigara ca Bujumbura mu kigo co kumutanga bafise ibitabo imbere yabo bariko basoma nta numwe araba ku ruhande uwundi kuko n'abasirikare babahagaze inyuma baraba ivyo barakora.

Ibiti binini vye myembe n'ivyo imikaratusi hagwiriye mu vyinshi vy'ibigazi bisa n'urwatsi lutoto akaza ugatoya gafise amatafare akubakishije, kandi gasanzwe gasakaje amabati hirya yaho hari utwatsi dusa n'urwatsi lutoto.

Ku ishuri ryisumbe ryo mu Kinindo ryitwa Cubahiro ryubakishije neza cane risize amabara yera rigeretse kabiri ku madirisha no ku miryango hariko ibiyo imbere hari ibiti birebire bitanga akayaga n'utwatsi dusa neza tw'urwatsi rutoto.

Kw' ishuri ry'intango ryo kumusaga ,ryubatswe neza cane ,ariko uruzitiro rwayo rukagubakishije amabati, hari ibiti birebire bitanga akayaga ,bifise n'amababi iruhande hari ikibuga c'umupira w'amaguru, ata vyatsi biriko n'ahandi hantu bakarabira hazana amazi.

Ikibuga kinini kandi ciza kiriko utwatsi dusa n'urwatsi rutoto ,hirya no hino hari amatafari yubatse inzu kandi har’ibiti vy'ibigazi vyinshi kandi birebire n'ibiti vy'imyembe ,abanyeshuri barakunda guhakinira umukino.

Ishuri ry'intango ry'ibuganda mu ntara ya cibitoki isanzwe ryubatswe n'amatafari ariko imbere mu ishuri hari intebe z'ibiti kandi zaheze abanyeshuri ntibakiygira kuko intebe zabo zarapfunaguritsi n'ishuri risa n'iriko rya bomoka.

Mu kabiri kw' ishuri ry'isumbaye ryo mu gitaza, mu gisagara ca bujumbura ,yubakishije amatafari ,ariko imbere hakaba hasize kw' irangi ,ku kibaho cirabura handitse ko imbere mw ishuri harimwo intebe zikozwe mu biti ,hariko n'ibitabo ku meza.

Ku ishuri ryiza ry'amagamba yibagishije amatafari kuva sibushikaye hejuru hari inzandiko ku ruzitiro zerekana uko iryo shuri risangwe rimeze n'ibisata rifise, kandi hirya yawo hari ikibuga kitagirako ivyatsi.

Ikibuga bakinirako umupira w'amaboko ciza cane hasi gisize isima, abakinyi batatu bambayemwo impuzu zirabura bariko barakina hirya no hino hari ibiti bininiya cane vy'imyembe bifise utubabi twinshi kandi ico kibuga gisanzwe gifise n'uruzitiro rwubakishije amatafari hasizeko isima.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryitirwe umuco mu gisigara ca Bujumbura mu Kinindo ririko abafise za mudasobwa kandi beshi harimo abahungu n'abakobwa ku mpome hari n'amatara agomba gusa n'agahama na yera kandi basanzwe bafise ikirasi kinini cane cagutse.

Abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda bariko barakurikira bamwe barahagaze abandi baricaye mwigisha wabo ariko arabasigurira icirwa cerekana intara z'uburundi uko zigenda zikurikirana kuva kuya mbere gushikana ku yanyuma n'ibihugu bikikuje igihugu cacu.

Aho basanzwe bagirira imyidagaduro ku ruhande rwisumbuye rwo mu kamenge abahungu n'abakobwa baraduga hejuru abandi bakamanuka kuko bakunda ku hafatira akayaga kuko hataramutse hari ibiti hirya no hino bitanga akayaga n'amashyurwe.

Mu carama aho basanzwe bakorera imiduga hubatse igihome cacu gisize ibara risa nu gwatsi rutoto ,hasi hari isima ,imodoka ihari ifise ibara ryera n'ayandi asa n'ubururu kandi harimwo uwuriko arayinyonga yambaye agashati ariko aravugana n'uwundi mugenzi we kugirango ashobore kuyikora.

ku ishuri ryisumbaye ryo mu Kigobe abanyeshuri baho basanzwe bahiga mu mwaka w'icumi na kabiri abiga mu gisata cugukora amatara bariko barakora kuko uko mwigisha babo yabigishije niko bariko baragira itnsinga zisa n'agahama izisa n'ubururu n'izindi zirabura ziracometse ariko abanyeshuri bobo basize babicometse baragenda.

Kabura n'amanyeshuri yiga muw' icenda ,afise mudasobwa imbere yiwe n'ibitabo iruhande, ariko arasoma kuko afise ikibazo azokora ku munsi wa gatanu ,hamwe n'abagenzi we.

Kw'ishuru ryisumbuye ry'umu kinindo ritiriwe umuco ku ntege hasanzwe hari ibiti, kandi afise na za mudasobwa imbere abahungu n'abakobwa bariko barakora umwimenyerezo mwigisha bahaye ku madirisha hasanzwe hari ko ibitambara bikingiriye izuba.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'isumbuye ryi nyamugerera mu ntara ya bubanza bariko baraterateranya amatara basanzwe biga muvyo gukora amatara, iryo shure ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru hasi naho hasize isima bariko bakorera ku ntebe y'ibiti.

Abasanzwe biga mu gisata c'uwenga n'ukwubaka kw'ishuri ryisumbue ryo mu kinindo aho abanyeshuri babo bagiye kuraba uko bakora umuyaga nkuba benshi muri bo umuyaga nkuba upfa kuzuba ntibawutahura uburyo uboneka, ariko bariko barabibona bitwikiriye n'imyambaro bambae ninkwaju zifise amabara dasi.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu gisata c'ubuhinga mu kigo co Ku Musaga bariko barakora umwimenyerezo babahaye ni bane umwe yambaye inpuzu igomba gusa n'agahama uwundi yera abandi babiri muribo bambaye inpuzu zirabura.

Abanyeshuri basanzwe biga kw'ishuri ryitiwe ubuvuzi bw'inka mu ntara ya Cankuzo risa neza cane hari inka baboshe amahembe umwe muribo ariko arayagaza beshi muribo bambaye impuzu zera kandi bipfutse n'agapfukamunwa ku munwa.

Ishuri ryiza care ryo mu ka menge rifise ubwinjiro handitseko igiharima mirongo itatu na kimwe umurongozi wabo asanzwe agenda kwihagarikamwo, kuko gisano ryubakishije n'amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru risize n'amabara yera ku ruhande.

Ishuri ryiza cane ryo mu Kamenge ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, rikikujwe n'amatafari menshi kandi asa neza, aho hari n'ibiti vyiza kandi bitanga akayaga bisanzwe birikw'iryo shuri, umukaratusi munini kandi hasi n'aho asanzwe hasize n'isima.

Ishuri rinini cane ryo mu Cankuzo ryubatswe ku buhinga bwa none rihurumbirwa n'abantu beshi rikikujwe n'ibiti vyishi kandi birebire bitanga akayaga kw'iryoshuri hasi hasanzwe hari utwatsi dusa neza abanyeshuri bakunda kwicaramwo kugirango babe barasama akayaga.

Abanyeshuri basanzwe biga ivy'ubuganga, mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi, mu gisagara ca Bujumbura, bariko baritegura kugira ngo baje gukora mu vyo gutera imiti abantu; bambaye impuzu zera, ubufukamunwa ku munwa, kandi benshi muri bo, hariho n'uwuriko arasasa igitanda c'umugwayi.

Ishuri ryiza cane ryubatse ku buhinga bwa none, rigeretse incuro zine, rifise amatafari aryubakishije, kandi imbere hari aho bahagarika imiduga; ibendera ry'Uburundi rimanitse ku giti, rifise amabara yera, ayasa n’urwatsi rutoto n'ayasa n'agahama; hagati na hagati hari inyenyeri zitatu.

Ishuri ryiza cane ryigirako abanyeshuri b'akarorero mu Burundi risize n'amabara yera hariko n'ibiyo n'amabara asa n'agahama na yasa n'urwatsi rutoto imbere hariko amabendera atatu ashinze harimwo irisa n'urwatsi rutoto irisa n'agahama iryera n'inyenyeri zitatu hagati.

Aho basanzwe bakorera inama, abigisha bigisha kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyanzarake, hari amabara asa n'agahama hasi, kandi no ku mpome hari ibitambara bifise amabara atandukanye, uwubakoresha inama ni umugore kandi arazi gukora cane.

Kw'ishure ry'isunbuye y'inyamugerera mu ntara ya bubanza ryubatswe neza cane kandi ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru riciye imirongo ikisitse amabara yera rigeretse kabiri imbere yaho hari ikibuga bakinirako umupira.

Kw'ishuri ryisumbe ryo ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura, ahasanzwe higira abanyeshuri biga ivyo kwimenyereza mu gutangatanga amakuru, hasize amabara yera ku mpome co kimwe no hasi, ariko intebe mwigisha ashirako ibitabo vyiwe ikozwe mu biti, ifise n'amaguru abiri.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kayanza mu ntara ya Kayanza nyene ryubatswe hafi y'uburongozi bukuru bw'intara ya Kayanza ryubakishije amatafari kandi ku ruhome hari urwapa runini rwerekana uko ayo mashuri asanzwe akora nuko azoheza umwaka ku mwimbu mwishi.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyo gukora amatara n'umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura bambaye impuzu zisa n'ubururu bari kumwe n'abigisha babo babiri umugabo n'umugore imbere yabo bariko baraterateranya intsinga bapimisha n'ivyuma vyerekana ko umuyaga nkuba ukwiye nuko udakwiye.

Abanyeshuri babiri basanzwe biga ivyo kuraba imirima uko ikwiye nuko iriko irakura neza ,bambaye impuzu zera umuhungu n'umukobwa, hirya yaho hari imirima y'imyumbati, y'amateke ,bariko bararaba ko izokwama imbuto nyinshi.

Ikirasi kinini basanzwe bigiramwo abanyesuri biga bo mwaka wa kabiri mugisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi, kuri kaminuza nkuru y'Uburundi mu kigo co kumutanga, bariko bariga bamwe muri bo bafise za mudasobwa ,imbere yabo kuko nta numwe yemerewe kuraba ku ruhande rwa mugenzi w'iwe.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryitiriwe umuco mu Kinindo mu gisigara ca Bujumbura bariko bariga kuko bose baricaye imbere yaho mwigisha ariko arabasigurira ku madirisha hasanzwe hari ibiyo kandi ku mame hasanzwe hasize amabara yera hirya no hino rikikujwe n'ibiti birebire bitanga akayaga kw'iryo shuri.

Ishuri ryiza kandi rininiya, ryubatswe mu buhinga bwa none, imbere y'aho hari ibiti birebire kandi bisa neza cane, ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto, amashurwe atanga akayaga keza; abanyeshuri bamaze kuza kuko isaha zine baba batanguye kwiga.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyubuhinga n'ubushakashatsi kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisata c'ubuhinga ku Musaga aho bakorera imyimenyerezo bariko bariga abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe z'ibiti kandi umwigisha wabo ariko arabasigurira iryo shuri risanzwe rifise amabara yera ku mpome hejuru naho amatara ariko araka.

Umwigisha asanzwe akorera kw'ishure ryisumbuye ry'inyagasasa mu ntara ya bururi, aho basanzwe bakorera ivy'ubuhinga n'ubushakashatsi ariko arakoresha imashini nyabwonko y'iwe yambaye impuzu isa n'ubururu kuko imbere yiwe hari n'ibindi vyuma bicometse.

Ishuri ryiza cane ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rigeretse kane risize amabara yera abanyeshuri bicaye ku ntebe bari imbere bariko bararorera umupira w'amaboko bariko barahanahana Kagabo na Gakobwa umwe yambaye impuzu zigomba kwera uwundi zisa n'agahama

Aho Kabura asanzwe yicara ariko arasoma igitabo hasa neza cane hari n'amatara abereye kuraba haratekanye hari ibitabo vyishi hasize amabara ku mpome kandi yambaye n'impunzu zirabura.

Mu kirasi kinini kandi ciza, co kw'ishuri kaminuza yo mu Kinindo, yubatswe neza cane kandi imbere hari ikibaho cirabura, abanyeshuri bandikako, intebe bicarako nazo zisanzwe zikozwe mu biti, ku mpome hasanzwe hasize ibara ryera no hejuru.

Iruhande y'ishuri ryiza cane ryo mu kamenge, ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ariko abanyeshuri b'aho baza kuritondako bavuye kure, bakunda gutaha bwije kuko iyo batashe badakunda kuronka imodoka zibatahana, harimwo abahungu n'abakobwa.

Ikirasi kirekire gifise kimwe musi ikindi hejuru kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Carama mu gisagara ca Bujumbora risize amabara yera kandi hasi hasanzwe hasize isima imbere mw'ishuri intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo.

Aho basanzwe bateramira mu muryango wo kwa Simoni hari intebe nziza kandi zisa neza cane kandi inyuma barahigishiriza abana iyo batashe babahaye ivyirwa bako rera muhira hari ikibaho cirabura bandikako ku mpome hasanzwe hasize amabara yera.

Gakobwa asanzwe ari umwigisha yigisha kw'ishuri ryo mu Cibitoki mu gisagara ca Bujumbura yigisha ivyo gukora amatara yambaye umwitwikiro usa n'umuhondo kandi yambaye igisarubete gisa n'ubururu imbere agapira gasa n'umuhondo amatara ariko arakora rimwe risa n'umuhondo irindi risa n'agahama ariko arafyonda ku girango arabeko yaka.

Inzu ndende cane igeretse gatatu ifise n'amabara yera asize ku mpome yigiramwo aba nyeshuri ifise ibirasi bitandukanye harimwoivyo mu w'icenda muwu, munani n'ivyo ,mu windwi kuko imbere yaho hari amashurwe n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

Ibicupa vy'amazi, bifisa n'ibigomba kugira ibara risa n'ubururu, kandi amazi yamaze guhera muri vyo bayanyoye ,babisiga kumeza ikozwe mu biti, kandi hirya kumpome hasize amabara yera.

Ishuri rinini cane ryubatswe ku buhinga bwa none risize amabara harimwo ayagomba gusa n'umuhondo hasi hasanzwe hasize isima higamwo abana kuva mu w'icenda gushuka mu w'icumi na gatatu imbere hari ibiti vyiza kandi bitanga akayaga n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto

Abanyeshuri basanzwe biga ivyo gusudira no gukora amatara bambaye impuzu zisa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru bamwe barahagaze abandi baricaye kuko basa n'abahejeje gukora ibikorwa babahaye batumbereje ibiganza vyabo hasi bariko baravugana uko icigwa cagenze.

Mudasobwa nini yo kwa Kabura, yakije iri ku giti imbere y'aho yicara ku ntebe y'igiti, kandi ariko arakora ibiharuro, anaterateranya mu kwandika amajambo, azoshigikira mu gushikiriza imbere y'inama.

Inzu nziza cane yakira ingenzi zivuye mu mihingo yisi itandukanye ikikujwe n'ibiti bifise n'amashurwe meza iruhande hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto dukase neza turinganije abantu barakunda kuza kuharira amafoto

kw'ishuri ryiza cane ryo mu Kamenge ryutse ku buhinga bwa none risanzwe ryubakishije n'amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko imbere yaho hari icuma gitanga akayaga naho basanzwe basize amabara yera nayirabura mbere hari utwatsi dusa nu rwatsi rutoto.

Gakobwa n'umunyeshuri asanzwe yiga kw'ishuri ry'isumbuye ryi Bubanza muvyo guteka arabizi neza cane kuko yateguye inyama ikozwe mu buhinga buteguwe neza yambaye umwambaro wera mu mutwe no ku manuka kuva hasi gushika hejuru.

Aho basanzwe basomera ibitabo kw'ishuri ryisumbe rya kaminuza yu Burundi mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi aho basanzwe bicara hari intebe zikozwe mu biti n'imeza kandi ibitabo bimwe barabisoma ibindi bakabisubizaho.

Ishuri rinini kandi ryiza ryigako abanyeshuri benshi, kandi risanzwe ari kaminuza nkuru yo mu Rwanda, isanzwe ifise n'abanyeshuri bo muri Uganda bayigako. Irabereye kuraba kuko ifise ubuhinga bwiza yubatswemwo.

Niciza cane gisanz cigira ko abanyeshuri biga vy'inyuga bambaye imkoto zisa n'ubururu, utwitwikiro ku minwa ,kandi imbere yaho bafise ivyuma bariko barazungurutsa, kuko barabe yuko bashobora gukora nk'uko umwigisha wabo yabiberetse.

Abanyeshuri bari mu kirasi kinini gikorerwamo imiduga cubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru hari imodoka bariko barakora bambaye imyambaro isa n'uburoru kuva hasi gushika hejuru

Aho ishuri ryisumbuye ryo mu Cankuzo risanzwe rikorera hari ibiti byinshi kandi birebire bitanga umuyaga uruzitiro rubikikuje ryishuri risanzwe rigeretse kabiri kandi rifise n'amabara menshi hari mu ayera na yandi imbere aho bahagarika imiduga ku kibuga c'isima.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Ruvumera ryubatswe neza cane rikikujwe n'uruzitiro rwubakishije amatafari ariko munsi yaho hari imirima y'amateke, y'amavoka, ibigori ibiharage eka n'imboga z'inyabutongo zitandukanye.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'isumbuye ryo mucankuzo bambaye neza cane bamwe muriko umwigisha w'abariko arabigisha kuko ariko arabasigurira ibijanye na kahise k'uburundi, yambaye impuzu yirabura kuva hasi gushika hejuru afise indongororamajwi.

Aho basanzwe higira abanyeshure biga kwishure ry'isumbuye ry'inyamugerera mu ntara ya bubanza uruhande rumwe abigisha bakoreramwo hari ibara risa n'agahama hamanitsemwo impapuro zerekana ko abigisha bakunda kuhaba igihe kinini.

Ibiti binini kandi vyiza bifise akayaga kenshi biri mu twatsi dusa n'urwatsi rutoto higamwo hino hari amababi meshi kandi n'inyubakwa zisazwe zubakeshije amatafari zisitze n'amabara yera kandi nziza cane.

Ubwogero bw'abahungu n'abakobwa aho kuri iry' ishuri ryo kumusaga basanzwe bakorera ofise aho bakorera hera kandi indobo babikamo amazi zisa n'ubururu imiruzuye iy'indiragaragara ku mkome hasize amabara yera.

Abanyeshure biga kw'ishure ryitwa k'umuco mu ntara ya Bujumbura bariko bariga abo muwa kabiri mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi bicaye ku ntebe zisize ibara rigomba kwera hasi hasanzwe hasize isima ku mpome no hejuru hari amabara agomba kwera.

Kw'ishuri gisumbuye ryo mu ntara yarutana ryubatswe neza cane i ruhande y'ubwogero hari aho abanyeshuri bavuyeyo bakarabira bakugurura amazi hasanzwe harimibaragera ahandi na ho hasize isima.

kw'ishure ryiza cane ryo mu rutovu rifiseko ivyandiko vyiza kandi vyerekana ko ari ishuri ry'akarorero, rifise ibara risa n'ubururu n'iryera kandi ku mpome hasize n'ibiyo bisa neza cane kuko abanyeshure barakunda kuhakorera.

Ubwogero bwiza cane bwo kw’ishure ryisumbe ryo mu kampenge hari amabara yera umuringoti utwara amazi hasi hasize isima abanyeshure barakunda kuza kuhogera kuko iyo izuba ryatse cane haba hashushe cane.

Abana biga kw' ishuri ryitwa umuco ryo mu kinindo ,risakaje amabati, ku mpome hasanzwe hariko ibitambara vyera, n'ibisa n'agahama, n'ibisa n'umuhondo ,kandi bicaye ku ntebe z'ibiti bariko barakurikira ivyigwa.

Ishuri ryiza cane ryo Murumeza mu ntara ya Bururi ryubaswe neza cane, ku madirisha no ku miryango hariko ibiyo kandi risize amabara yera, imbere hari utwatsi twiza dusa n'urwatsi rutoto, amashugwe akase neza, hasi hasanzwe hasize isima.

Kabura na Karori n'abanyeshuri basanzwe bigana bafise ibitabo imbere yabo kimwe kiruguruye ibindi birazinze ariko biraboneka ko bariko barakora cane kuko bafise ikibazo c'ibiharuro ku musi wa kane bamwe muribo babitoye bashize n'ibiharuzo vyabo kumeza bizimije.

Kw'ishuri umuco ryo mu kinindo mu gisagara ca bucumbura kiga ko abanyeshuri abahungo n'abakobwa mu mwaka wa kabiri bariko barakwirikira mwigisha wabo, kuko icirwa catanguye hejuru amatara, ariko araka, kuko amasaha y'umugoroba ageze.

kw'ishure ryisumbuye, ryo mu Giheta, mu ntara ya Muramvya, ryubatswe neza cane, kandi basanzwe bigisha, ivy'ubuhinga; umunyeshuri yitwa Gakobwa, na Kabura, bariko barakora intebe; kandi bamwe, bariko baraterateranya n'ivyuma, kugira ngo, bize bigende neza; Gahungu yambaye amarato y'intoki, kuko bisa n'ubururu, kuva hasi gushika hejuru.

Abanyeshure basanzwe biga ivy'imyuga bambaye ibisarubete isa nubururu ariko bunamye bose bafise n'ubufukamunwa, bariko barakora imodoka yapfuye icuma c'indani kuko benshi muribo barabizi.

Kw'ishyure ryiza cane c'umumeza mu ntara ya kirundo ryubaswe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko risanzwe rifise ibirasi bitatu, abanyeshure bigiramwo harimwo n'umuyigisisha wabo yambaye ishati isa n'ubururu n'ipantaro yirabura ariko aratambuka.

Abanyeshuri riga kw'ishuri yisumbuyer'inyamugerera montara y'abubanza biga ivyo ubuhinga n'ubushakashatsi harimwo ni vyo gukora amatara kagabo na gahungu n'abandi bagenzi be bariko barakora ikibazo c'ugusudira abigisha babo barabahagarikiye.

Ishure ryiza cane rikikujwe nu dushurwe twinshi kandi dusa nurwatsi rutoto hagati kare hagati n'agati akabarabara k'umuzingi amashure afise ibiti birebire bifise amababi menshi kandi abanyeshure bayiga baraharara.

Umuryango usize ibara risa n'agahama hariko urupapuro rumanitseko rwera n'akantu kirabura, hirya no hino ku mpome hasize amabara yera asa neza cane, hasanzwe hinjira mu mwaka w'umunani aho abanyeshuri basanzwe bigira ivyerekeye ibiharuro.

Kaminuza yitiriwe ikiyaga tanganyika yo mu ngagara isa neza cane kandi ikikujwe n'imirima y'abanyagihugu, hari ivyandiko vyerekanako iryo shure rifise indero nziza riha abanyagihugu n'abanyeshure, abanyesure benshi barakunda kuhiga.

Inzu igeretse kabiri ikirasi gisanzwe cigiramwo abanyeshuri kuva mu w'icenda gushika mu w'icumi na gatatu cubakishije amatafari ariko gisanzwe gisize amabara yera ku mpome ivyuma biri mbere bisize ibara risa n'ubururu hasi hasanzwe hari isima.